Meeshaan waxaa inoo yaala caag cadaan ah surwaal ayaa ku jiro dhulkana waa cadaan. Darbiguna waa cadaan. Surwaalka buluug calan xarig madow ayaa kuxiran.

Meeahani waa dukaan waxaa yaalo armaajooyin kalarkodu cadaan yahay waxaa kujir digsiyaaal oo kalaradodu kala yahy qalin gudud iyo cadaan saxanman aaya yaalan kartooman aaya yaalo meahani darbiga waa cadaan laydh cadan ayaa ka ifaayo

Meshan Labo gabdhod ayaafadhiso korsi ayey kufadhiyaan mis cadan ayahoryaalowaxa yaalo sidax cag ocaafi ah iyo mid Afarad bosomadow ayaa Agtaalo iyo mobel madow warqad ayaa Agtalo ocadan ah xijab derbigawacadan xijabqaxwi iyo balug ayaywatan

Meshan waa mel banan ah darbiga waxa kudhegan boor kalarkis baluug io cagar yahay labo kursi aya mesh yalo oo jale ah io madow ah dhulka waa doog cagaran mis aya yalo oo kalarkis cadan io cades kakuban

Meeshani waa dhul madaw waxaa saaran kalarkiisu yahay dabahi dhagahana waa dabahi

Meeshani waa meel laami ah waxaa maraayo gaari cadaan ah iyo madaw isugu jiro Bajaj ayaya meeshani maraysa gudud ayaay meeshan marayso waxaa ku yaalp. dabacqyo larkiisu jaale uu yahay nag dhar madaw wataa ayaay marayso geedo cagagran ayaya mabaxaayo

Meeshani waa barxad weeyn ah geed ayaa kabaxayo jiingad ayaa ku taalo darbi cadees ah jiingada kalarkeeda gaduud wiilal ayaa fa dhiyaan dhulka waxay wataan shaatiyo wada cadaan ah gabdhana geeskas ayay ka fa dhiyaan jilbaabo wada buluug ah ayay wada wataan

Meeshaan waa qol kalarkiisuna mutuleelka cadaan iyo qaxwi iyo madow. Darbiguna waa cadeys, darbiga korna waa cadaan daaqaduna waa cadaan.

Meshan waa jiin gad kalarkeedu waa cadaan waxaa ku dhagan boor waxaa ku sawiran adeegyo oo odgaasha ah sida canaha fintaatada capitaanaka bur waxaas ayaa ku sawiran kaarkisana wa jalo iyo cadan iyo paluug kakoopanyay

Meshan wa misaajid waxaa joogo wiilal wayna fa fadhiyaan kuna waa taganyahay shaar bulug ah ayu wataa midkan oogu soo sokeeyo qamiiso cad cad ayay watan shati cadaana wuu wataa

Mesham wa ameel baana ah kalarkeedu wacadaa miiska waxa saran dhagax cadaan waxa saran bomaato kalarkeedu kakoopan yahay gaduud iyo cadaaan waa madow darpigana wa acadaan

Meeshaan waa boor waxaa kusawiran geedka garka lugu xiiraayey baakad madow ayaa yaalo. Geedka garka lugu xiirayo waa dahabi. Caagta dhulka taal waa madow. Boorkuna waa cadaan iyo gaduud.

Meeshan maro ayaa taala cadees ah waxa dul saaran saxan madoow waxaa yaala rooti islees ah kalarkiisu dahabi yahay moos cadaan ayaa saaran istorobori kujira saxanka waxaa dul saaran baaquli yaroo cadaan ah waxaa kujiraan shey qaxwi ah istorobori gaduudan seddex xabona gees ayuu ka yaala

Meeshaan waa meel hool ah kuraasman gaduudan ayaa yaalo wiilal iyo gabdho ayaa fadhiya wax bay daawanahayaan waxay wataan suud iyo shaati cadaan ah iyo suud qalin ah iyo shaati cadaan ah xijaab fiyool ah taraaxad madow. Kaamiro ayaa geeskaas taalo.

Meeshani waa boor kalarkiisu cadaan. Iyo jaale kakooban iyo bulug waxaa yaalo faysnuus kalarkiisu yahay cadaan midkale ayaa ku Sudhan kalarkeduna waa cadaan darbigan akoonka kuqorana waa darbi cadayai ah

Meeshaan waa meel laami ah wiilal iyo gabdho ayaa iskugu imaaday. Gabar ayaa iskoobe gacanta ku wato gaari ayaa meeshaas maraayo oo kalarkiisu qalin yahay geedana way kabaxaayaan.

Meeshaan waa meel miis dholo ah waxaa yaalo caag madow kujiro katiin iyo gacan. Katiinka kalarkiisu waa cadeys gacantana waa cadeys. Darbiguna waa cadaan iyo madow isku jira.

Meeshani waa qol waxaa yaala sariir ilmo kalarkiisu waa cadaan joodariga saaran waa joodari balug ah marada ku tiirsana waa maro cadaan ah cadays isugu jiro dhulkana waa dhul boorboor ah

Meshana waxaa inoo yaalo falaawar ooo caleemo dhahdeer leh kalrkiisu ubadan yahay waa cagaar darpigana wadaa darpi cadaaan ah

Meshani wa poor waxaa ku dhaagn oomo lapa pakaa ayaa talo mesha ey sarantahy wa meel qaxwi eh poorka wa cadaan paakadana wa acanpi iyo jaalo

Meeshan waxaa inoo yaalo daah oo kalaradooda kala duwan cadaan iyo qalin iyo jaalo xariga ku xiran waa qalin xariga kalana waa jaalo

Meeshaan waa meel howl ah waxaa jooga gabdho shan gabdhood waxay wataan xijaab turaaxad yaal . turaaxado madow ah turaaxad basali ah turaaxad jaalo ah meesha ay fadhiyaan waa miis ayaa hor yaalo kalarkiisa cagaar yahay moobeel iyo buugagaag ayaa agyaalo gabar buug ayay gacanta ku haysaa darbigana waa darbi cadaan ah qalinayaa agyaala baluug ah.

Meeshaan waa meel banaan ah oo hool ah waxaa yaalo kuraasman cadaan miiska maro cad ayaa kufidsan. Dhulkana waa cadaan. Darbiguna waa cadaan, dahabi iyo qaxwi. Leyr cadaan ah ayaa kashidan.

Meshan waa mel banan ah dhulked waa cadan waxayalo kukan kalarkis yahay madow io qalin dirbigan waa cadan io jale iskuku jiro

Meeshani waa miis waxaa yaalo saxan saxan kalarkiisu yahay cadaan iyo buluug waxaa saran canjeero oo xogaa tiro badan darbigana waa darbi cadaan ah

Meshan wa musqul kalarkisuyahay cadan iyo qaxwi Kan wijigalagudhaqanay wacadan tubada waqalin galas aya Agyalo ocag ah derbigana waaderbicadan ah

Meeahani waa cadaan ah waxa yaalo waxa kudhexjira kalarkiisu kakooban Yahya

Meeshani saxan cadaan ah ayaaa inoo yaaalo waxaa saaran buskud kalarkisu u yahay dahabi waxaa kudhex jiro jaam gadudan

Meshani waa dhul oo bacad ah oo dhobo ah waxa jogo gabdho io wll waxey ku aburayan geed kalarkis yahay cagar

Meeshaan waa meel banaan ah oo jid ah waa bacaad wasaq ayaa laga aruurinaayaa waxaa taagan gaari cagaf cagaf ah kalarkiisu jaalo yahay niman ayaa meesha maraayo.

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa lugu sameynayaa ganjeelo iyo booyado oo haaman ah. Kalarka ganjeelka waa jaalo iyo cadaan iyo gaduud. Booyadaha waa cadaan dhulkuna jaalo kale ayaa yaalo.

Meeshaan waa geed baxaayo soomaali kuqoran kalarkiisu cagaar yahay waxaa meesha fadhiyo nin waxuu gacanta ku wataa masaar. Suud waxuu wataa buluug ah iyo shaati cadaan ah.

Meshani waa lami waxa kabaxayo ged ninaya tagan gari gacan ayu wata halkas waa guri kalarkisa yahay albabka waa qalin dabigana waa dameri kalar kisa

Meshani waa guri waxa yala falaawar dhulka u yaalo wa dhul dameeri ah koopka uu ku jiro wa koop cadana ah falaa warkana wa falawar pal palaran kalarkiisu waa cadaan alpaapka wa qalin dariga wa cadees

Meeshaani waa laami waxaa marayaa bajaja iyo gaari cadaan ah nin ayaa marayaa garan guduudan ayuu wataa buumo madaw ah bajajka kalarkedu waa hurud dabaqyo ayaa meesha kuyaala kalaradoduna yihiin cadays

Meeshaan waa dabaq albaabkuna waa qalin darbigu waa cadeys boorarka kudhagan waa gaduud iyo cadaan.

Meeshani waa meel laami ah waxaa lagu gadayaa gabadh ayaa fadhida oo bujiko u shidan tahy taabo ayaa usaran salid ku jirto gacanta baaquli ayaay kuhaysaa iyo cajin isugu jiro dabka ayaay ku ri ridaysaa alaab ayaa mesha utaala

Meshan waa hol wen waxa fadhiyo nimanbadan kurasman ayey kufadhiyan waxay dabanayan kalarada aywatan Sud cadesah shaticadan suudmadow shaticadan iyo shaticadankale I suud qalineh iyo shati beseli ah

Meeshaan waxaa inoo yaala seddex saako. Caag cadaan ah ayay kujiraan kalarku waa cadaan iyo madow. Basali iyo buluug iyo saytuun gadaalna waa darbi cadaan ah.

Meshan waa meel beer ah waxaa yaalo sadex geel ah labana waa yaryar halna waa wayn qoraxda ayaa siidhacaysa mesha kalarkeeda waa jaale geed ayaa kabaxaya cagaaran

Meeshani waa dhul banan ah oo mutulel ah kalarkiisu waa cadyahay waxaa yaalo jaakad caag gududan kujiro jaakaduna waa madaw

Meeshan waa dhul banan fidsan roog gududan waxaa yaalo salido kle duwan

Meeshaan waa meel wado ah waxaa yaalo makiinado iyo booyad iyo cagaf cagaf. Makiinadaha waa qalin. Booyadu waa cadaan iyo cadeys. Cagaf cagaf tuna waa cadeys iyo madow.

Meeshaan waxaa inoo yaala barkin iyo dhagadhago kalarkiisu dahabi yahay. Barkintu waa madow dhulka ay saaran yihiin waa cadaan.

Meeshaan waxaa yaalo miis cadaan ah waxaa dulsaaran kareem kalarkiisuna waa cadaan iyo buluug. Darbiguna waa cadaan leyr dahabi ayaa shidan.

Meeshaan waa darbi shabaqiisa madow yahay waxaa suran shaati kalarkiisu yahay cadaan iyo dahabi.

Meeshaan waa meel banaan barxad ah dhulkeeda cadaan yahay waxaa iskugu imaaday gabdho iyo wiilal waxay wataan shay cadaan ayay gacanta ku wataan iyo caagii waxa lagu garaa caayay.

Meeshani waa meel miis cadaan ani yaalo waxaa suran caag cadaan ah waxaa kudhex jiro cabaayad kalarkisu madaw yahay waxaa dulsaaran turaaxad gududan falawar cagaar ah ayaa meesha yaalo dhoobku waa cadaan darbigu waa cadaan birts meesh Sudhana waa cadaysi

Meeshani waa boor cagaran waxaa yaalo labo ayaa ku sawiran mid cadaan yahy midna madaw yahy labo falaar ayaa dhex galaysaa kalarka falaarka waa cadaaan

Meeshaan waa dhul bacaad madow ah waxaa yaalo shabaq cadeys ah waxaa kudhex jiro baradho dahabi ah.

Meeshaan waa albaab xiran kalarkiisu yahay Madow waxaa kudhagan boor kalarkiisu cadaan yahay waxaa kuqoran qoraal oo kalarkiisu yahay buluug leyrna waa ka ifaa.

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo talaajad waxaa kujiro cabitaano kalaradiisu uu yahay jaalo cagaar buluug iyo fiyool ayaa ku jiro.

Meeshani waa qol waxaa inoo yaali sariir kalarkiisu uu kakooban yahay cades iyo madoow koomadiinka waa madoow sariirta marada saaran waa cadaan labada barkina waa cadaan

Meeshaan miis cadaan ah ayaa yaalo waxaa saaran saxan cadaan ah waxaa yaalo jikin oo gaduudan qudaar cagaaran ayaa dusha kasaaran. Bariis ayaa yaalo. Soos cadaan ah ayaa kujiro.

Meshan bosto oo waxa inoyalo dahbi ah waxayaran turaxato kalarkisa kakoban seytuuni io gaduud io qalin io cagar io madow io baseli

Meeshaan waa dhul banaan ah oo cadaan ah. Waxaa yaalo caag madow waxaa kujiro katiinad kalarkeedu uu yahay dahabi.

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo afar saako waxaa kujiro cabaayad cadaan ah kalarka ugu horeeyo waa cadaan kalarka kalana waa buluug calan kalarka kalana waa seytuun. Kalarka kalana waa basali.

Meeshaan waa jiko waxaa inoo yaalo kuukar kalarkiisu uu madow yahay darbiga waa seytuun miiska meesha yaalana waa cadaan. Dhulkana waa cadeys.

Meeahani waa qol mutulel waa madow iyo cadaan darbigu waa caano shaah daaqadu waa cadaan albaabkana waa qaxwi darbiga korana waa cadaan

Meshani waa qol waxa yaalo fadhi iyo miis iyo flower falowerka waa cadan iyo cagaar miiska waa qalin fadhigana waa qalin leyr aya mesha yalo oo dahabi ah daahana waa madow iyo cadan mukeyf cadana aya ku xiran leyrka mesha ka ifayana waa dahabi

Meeshani waa jiko waxaa yaalo midabkiisu yahay madaw iyo jaalo jiinkadu wa darbige qalin dhul waxaa yaalo miis

Meeshaan waa meel hool ah kalarkiisu uu yahay cadeys darbigana waa cadeys, dhulkuna waa cadeys. Fadhi ayaa yaalo oo buluug ah iyo Fadhi qaxwi ah miiskana waa madow falaawar ayaa saaran.

Meeshani waa meel barxad ah geed ayaa kabaxaayo wilal ayaa jooga askar ah waxay meeshani ku haystaa falaar nimanka meeshani fadhiyaan qarna way tagtagan yihin

Meeshaan waa suburmarkat waxaa yaalo alaab armaajo ayaa taalo kalarkeedu cagaar dhulkana waa cadaan leyr cadaan ah ayaa ka ifaayo waxaa yaalo shaambooyin iyo kareemo.

Meeshani waa qol kalarkiisu uu yahy madaw iyo qalin maro cadaan ah

Meeshaan waa laami waxaa maraayo gaari oo qashin iyo baakado alwaax kujiraan. Geed ayaa kabaxaayo. Baabuurka kalarkiisuna waa dameeri.

Meeshaan waa meel wado ah nin iyo gabar ayaa maraayo. Ninku shaati jaalo surwaal cadeys ah. Gabadhana shaati cadaan ah ayay wadataa maro gaduudan ayaa madaxa ugu xiran. geed ayaa kabaxaayo meesha waa iskuul ah.

Meeshani waa qol waxaa yaalo fadhi kalarkiisu yahay madaw qalin dhulkana waa dhul qalin ah ciida waa cadaan

Meeshaan labo digsi ayaa yaalo midi waa madow iyo qalin. Midna waa qalin mid bariis ayaa kujiro midna suugo ayaa ku jiro dhulka waa dameeri nin ayaa meesha taagan dacas ayuu wataa.

Meeshani waa dhul banan ah miis yaalo waxaa saaran caagad waxaa kujiro biyo dhagaha waa jaalo gacanta waa jaalo dribiga waa cadaan

Meeshaani nin ayaa fadhiyo fadhi ayu ku fadhiyaa oo kalarkiisa qalin yahay ninka wuxuu wataa funaanad qalin surwaal madow gacanta ayuu ku yahaa sanka oogu xiranyahay wuxuu soo jiidaayaa miiska

Me Shani wa meel qol ah gab dho ayaa fa dhi yo bu gaag ayaa yalo ar ma jada bu gaag ayaa saran kalar ka ar ma ja da wa qaxwi dar bigana wa cadaan xijaab bulug ayeey wadataa ga ba dhan ga ba dha ka la ne wa jalbab gududan in dha sha rer madow ah ayey wadataa

Me Shan waxa yalo saxan cadan ah waxa kujiro ra shin waxa waye malay ka lar kisu da habi yahay bar baronu cagaaran basal ga dudan Baran dho ka lar ke du uda habi yahay

Meshaani waa boor midabkiisu ka kooban yahay cadan iyo bulug waxaa saran kukar ayaa ku sawira kukarka kalarkiisu waa madoow iyo qalin waxaa saran laba jelmed oo dhala ah oo mashiin ah kalrkisa wuxuu ka koban yahay madow iyo cadn biyo ayaa ku juro

Meeshaan waa meel banaan ah oo cadaan ah waxaa yaalo saacad kalarkeedu uu yahay dahabi.

Halkan waa dhul banaan ah wax yaalo sadax caag kalarkisa oo qalin yahay labo caag kamid ah saran sulwaal oo balog calan ah gadal waa dhalo oo cadan ah

Meshaani waa bir kalarkeedu uu qalin yahaywaxaa saran salid saytuun ah kalarkiisa salida furka waa cagaar salida ku jirtana waa seytuun

Meeshaan waa hool waxaa fadhiyo wiil waxay kufadhiyaan kursi qalin ah. waxuu wataa suud shaati cadaan ah iyo surwaal buluug ah. Waxaa horyaala miis waxaa saaran caag caafiya. Gadaashiisa darbiga ah waa buluug calan ayaa kudhagan.

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo wiilal dhar waxay wataan buluug ah. Mooto faykoon ayaa meesha marayso. Dabaq ayaa kuyaalo oo cadaan ah.

Meeshaan waa hool shir. Waxaa fadhiyo labo wiil kursi madow ayay kufadhiyaan miis ayaa agyaalo oo cadaan ah. Mid makaroofan ayuu ku hadlaa waana madow. Dhalo caafiya agyaalo suudka uu wato waa madow iyo shaati buluug ah. Darbiga waa cadaan iyo cadeys.

Meshaani waa shabaq oo qalin ah waxaa ku jiro kabo galrkiiso yahay dahabi iyo bataadi kalarkiisu yahay damiri damri camal yahay

Meeshaani waa meel wado ah waxaa maraayo labo bajaaj. Mid ayaa taagan kalarkeedu waa gaduud ninka wado waxuu wataa fanaanad gaduud ah iyo koofi surwaalna wuu wataa.

Meeshaan waa guri fillo ah dhar ayaa kuwaran darbigiisa. xarig jaala ayaa kuxiran. Kursi bulug ah ayaa meesha yaalo. Barandada waa cadaan iyo qalin dhar ayaana saaran.

Meeshaan dhismo ayaa kasocdo waana qabyo dhagax ayaa dhulka yaalo. Darbiga waa qalin, waxaa yaalo alwaax biro ayaa kor kataagtaagan.

Meeshaan waa barxad waxaa kuyaalo teendho kor suran cadaan kan lugu daboolo waa qalin dhulkuna waa qalin. Darbiga waa cadeys geedo kuuskuusan ayaa yaalo.

Meshani waa howl waxaa jogah shan nin oo madax ah waxay watan sudad madow iyo sudad balug ah boorkana gadalna waa cadan iyo gaduud

Meshani waabarxad kasocotodhismo waxa yaalo fiiloyin madow eh Alwaxyodhagaxman Aayalo derbiga xagaskuyaalo daqadiisawaacadan derbigana waacades

Meeshaan waa qol Sariirta. Sariirta kalarkeeda waa madow iyo cadaan go' waxaa ku fidsan cadaan iyo cadays iyo bulug ah daah manta waa cadaanviyo bulug dhulka waa cadaan al baabka waa qaxwi

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman qaxwi waxaa dhex yaalo miis maro gaduudan lugu fidiyay maro cad na dhexda kaga jirto. Roogu waa dahabi darbiga waa qalin. Daah cadaan ah ayaa kudhagsan albaabkuna waa qaxwi.

Meeshaan waa meel duurduur ah waxaa kabaxaayo geedo. Dhulkana waa doog waxaa joogo labo xayawaan geed ayaa kabaxaayo meeshaan oo cagaaran. Xayawaanka mid waa taagan yahay midna waa fadhiyaa.

Meeshaan waa hool waxaa yaalo afar kursi iyo afar miis. Kalarkiisu waa qaxwi iyo qalin. Dhulkana waa dahabi iyo qaxwi isku jiro. Darbiga waa cadeys iyo buluug isku jiro albaabkuna waa qaxwi.

Meshani waa qol isbitaal ah waxaa jogo bukaan iyo dhaqtar ah sedax nin dhaqtar ah ayaa tag tagan waxeyna wataan kabo kalar balug ah ayeey wataan mask balug ah ayeey wataan wax badan bey ku dhag dhagan yihiin gacmaha galovis cadan ah ayaa ugu jiro darbigana waa cadan daqadana waa cadan

Meeshaan waa dhul banaan ah oo bacaad ah waxaa joogo xayawaano kalarkeedu uu yahay cadaan iyo dahabi. Geed ayaa meesha kabaxaayo. Dhagax ayaa yaalo iyo caag jaale ah meesha suran. Xayawaan kale ayaa geeskaas jiifo waana madow iyo cadaan.

Me Shani wa qol dhuka kalarka wa cadan iya mad madow qaxwi ah a iskujuro qol ku dhul kisu wa cadan derboga wa cadan al babka wa qaxwi leer cadas ah aya ka ifaayo

Meeshaani waa barxad banooni lugu dheelo dad ayaa iskugu imaaday tiro badan waxay wataan fanaanado oo gaduud iyo jaalo iskugu jiro kuwo way taagan taagan yihiin kuwana way fadhiyaan. Dhulkana waa bacaad gadaal waxaa kuyaala guryo.

Me Shani wa boor qoraal aya ku qoran qoraalka kalarka wa bulug boor ka wa cadan iyo bulug iskujiro

Meshani waa dhul cadan ah dilacyo lajarayo kalarkis oow kakobanyahy gaduud io jale io seytuun

Me Shani wa meel masajid ah waxa iskugu imaday gab dho waxey aqrisanayan qur aan laba koox ayey Kala yihiin koox geskas ayey fa dhisa dhar madow ayey watan kuwa kalana dhar madow iya dhar gudud ayay iskugu juran dhul ka wa dhul cadan ah dar bigana wa dar bi cadan ah kutaabo ayey na aqrisanayan

Meeshaani waa qol waxaa yaalo mishiin cadaan iyo qalin. birkale ayaa meesha taalo waa qalin. Fiilooyinka waa qalin, dhulkuna waa madow, darbiga waa cadaan.

Meshani waa qol wax lakubaranayo waxayalo xarqan kalarkis cadan oow yahay gebdha maro ayey toleysa waa kalarka baluug xijab qaxwi ayey watata qolka kalarkis waa cades daqdah waa cadan

Meeshaan waa mishiin kafay lugu sameynaayo nin ayaa taagan mishiinka waa madow iyo qalin. Seddex bakeeri ayaa yaalo ninku waxuu gacanta kuhayaa bakeeri caano ayuu kushubahayaa.

Meeshaani waa qol waxaa yaalo miisas alwaax ah gabdho ayaa jooga daaha waa buluug iyo dahabi gabar ayaa taagaan ooxijaab caadan ah wadato qof ayey gacanteeda ku haysaa galoodiska oogu jiro waa cadaan xijaabo madow ayey wadataa

Meeshaan waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa kujiro labo surwaal. Caaga waa labo caag. Surwaal cadeys ah iyo surwaal seytuun ah. Darbiguna waa cadeys.

Meshani waa meel lami ah waxa yaalo moota feekoon iyo mooto lapa lugaley ah ah nin ayaa ku dawa dhagn dad ayaa maraayo dabaqyo jajap ayaa meshooda ku yaalo

Kani waa qol footoshob ah kaamiro ayaa taalo gasac ayaa horyaalo oo qalin iyo madow isku jira. Kaamirada darbiga kusawirana nin ayaa gacanta kuhaayo.

Me Shan waxa yalo fanaanad kalar kedu uyahay madow caaga ukujurana waa caag cadana me sha funanada talana wa mid cadana

Meeshaan waa qol seddex nin ayaa joogto labo miis ayaa yaalo buug cadaan ah ayaa usaaran wax bay qorahayaan. Shaatiga waa cadaan qalin madow ayuu gacanta ku hayaa. Darbiguna waa cadaan.

Me Shani wa qol is kul ah waxa jogo geb dho waxe ku fa dhi Yan kursi al wax ah miis aya ag to du yalo war qad cadan aya yaalo wax ba ayey ku qo raayan kalar ka ey watan xijaab ka wa cades iya jaala dar bigana wa cagaar da qa Dana wa qaxwi

Meeshaani waa qol nin ayaa taagan qamiis madow ayuu wataa dhalo ayuu gacanta ku wataa wana madow iyo qaxwi ah koofi ayuu wataa dariga boorka waa cadaan okiyaalo madow wuu wataa cimaamada waa cadaan

Meshani waa dhul kslarkis qahwi ah waxayalo afar karton oo bobilo ah kalarkis oow yahay cades

Me Shani wa meel bar xad ah waxa kuyalo guri dabaq ah kalar kisu uyahay cades iya dahadi nal dahabi ah geed ayaa kabaxayo gurdi ayaa mee sha yaalo wana balug

Meeshaan waa guri gadaashiisa waxaa yaalo dhagaxman jajab ah. Leyr ayaa ka ifaayo kalarka darbiga waa mutuleel dameeri ah. Kalarka darbiga kalena waa cadeys.

Meshani waa barxad guri ah waxa joogo gabdho waxey watan dhar cadan ah io calanka soomalia waxey kufadhiyan kursi jalo io cagar ah dirbiga mesha kamuqdo waa dirbi cades kuwan wey taganyahin

Waa boor waxaa kusawiran muubeel iyo qolofkiisa. Muubeelka waa madow qolofka waa qalin. Darbiga waxaa kuqoran boorka far cagaar ah iyo far buluug ah waana cadaan boorka.

Meshani waxayslo mis waxa saran qudar cagaran waxow kakoban yahay kabsar qajar qaro liin oo cambo cagaran bocor cagarn

Meeshaan waa miis waxaa saaran alwaax qaxwi ah waxaa kujiro biidso dahabi ah. Waxaa kujiro mirooyin gaduudan iyo mirooyin cagaaran. Baaquli ayaa agyaalo shay cad iyo shay gaduudan kujiro.

Meeshaani waa makiinad sisin lagu shiido waana qol jiigad ah waxaa yaalo nin ayaa kor saaran jiingadana waa jiingad qalin ah daah madow ayaa saaran

Meeshaan dhul banaan waaye waxaa yaalo seddex saacad kalarkiisu uu yahay Madow, buluug iyo gaduud waxaa gadaashiisa yaala caag cadaan ah.

me Shani wa boor waxa kusawiran biiso boor ka kalar kisu wa dahabi waxa yalo labo biiso iyo saxan cadana waxa dul saran cabitan kalarkisa madow iya cagar iya jale uyahay saxan Kalo qaxwi ah waxa dul saran tiish cadana waxa dul saran hilid gadudan

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa joogo gabdho waxay wataan xijaab buluug iyo taraaxado cadaan ah calan buluug ah ayay gacanta kuheystaa. Meesha geed ayaa kabaxaayo, darbiga waa jaale.

Meshani waaqol waxa joogo sedax gabdho miis ayaa agyalo waxey watan warqdo cadcad oo wax kuqorayan ijaabad eey watan waa ijaab kalarkod yahay cadan daha mesha kudhegan waa cades gaduud

Meshani waxa ino yalo fananad io bomo kalakis bomad waa madow fananda waa madow kalar alwax aya kudhex suran darbiga kalarkis waa cades leer cadan ah aya kadaran

Meeshaan waa hool waxaa yaalo miis iyo fadhi daahmanka waa fiyool iyo cadaan. Leyrka waa cadeys darbigana waa cadaan, kursiga waa qaxwi. Roog gaduudan ayaa ayaalo meesha.

Meeshaan waa boor cadaan iyo buluug ah ka kooban waxaa kusawiran nin dhabarka xanuunayo waa oday waxuu wataa fanaanad qalin ah. Wiilkana waxuu wataa fanaanad qalin ah.

Meshani waxa ino yalo cag cadan ah waxa kudhexjiro fananad kalarkis ow yahay qalin dhulka oow yalo waa dhul dameri ah darbigan waa dirbi cadan ah

saaka saan usoo toosay wax ma cunin hadda waxaa la ii keenay hilib karsan

meeshaani waxaa inoo yaala miis gaduudan waxaa saaran cunto , garaafo cabitaan ah, tarmuus shaax ah ,sanbuus, doolsho ayaa saaran bakeeri , caafi saxaman kale qaadooyin kurisiga waa qaxwi dhulka waa qalin

Meshani waxa ino yalo miis qaxwi maro yaa dulsaran oo cades ah alwax saxan ah ayayalo waxa saran labo bakeri oo cadan ah waxa kudhexjiro cabitan kalarkis beseli oow yahay alwax madow ah aya mesha yalo fadhiga mesh yalo kalrkis qalin dhilka waa qalin

Meeshaan waxaa yaalo caag waxaa ku dhex jiro saako kalarkeedu uu yahay Madow taraaxad ayaa dulsaaran oo cadaan ah. Gadaal waxaa yaalo miis cadaan ah darbiga waa cadaan waxaa yaalo alwaax cadeys ah. falaawar cagaaran ayaa miiska saaran.

Meeshaan waa meel dhismo ah waxaa joogo niman badan oo kashaqeynaayo. Meeshaan waa alwaax miis korkasaaran biro oo madow nin ayaa meesha taagan fanaanad madow ayuu wataa dhulka waa bacaad iyo carro jajab ah. Dhulka waxaa yaalo birooyin oo tiro badan.

Meeshaan waa dhul bacaad kiisu gaduudan yahay kal iyo mooye oo cadaan ah naag ayaa tumeyso waxay wataa dhar saako ah oo cadaan iyo madow ah. Halkaas guryo ayaa ka dhisan geedana way kabaxaayaan.

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas waxaa saaran kululeysooyin waxaa kujiro hilib jikin bariis bur koosto. Saxan ayaa agyaalo oo inlugu gurto luugu talagalay oo cadcad. Qaadooyin iyo fargeeto ayaa yaalo dhulka waa cadaan darbiguna Waa qalin.

Me Shani wa boor kalar kisu wa qalin qoraalka kuqoran wa madow qoraalkalo gadudan ayaa ku qoran waxa yalo caag Kani ni ah kalar kisu uyahay cadan war qada kudubane wa gudud

Meeshaan waa meel hool ah kalarkeedu waa cadaan. Kursiga waa cadaan miiska maro jaale ayaa kufidsan. Dhulkana waa cadaan iyo dahabi isku jiro. falaawar ayaa saaran miiska.

Meeshaani waa miis moos cagaar ayaa saaran tarmuua ayaa saaran meeshaani waa saxan cadaan rooti ansallato saxan qalin ku jiro

Meshaani waa .eel lami ah waxaa joogo sedax gabdhood wey haqayan waa qolada nadafada wexey watan iskobo badiil qashinka ayeey jidka ka gurayaan wexeey watan gari ey ciida ku shuban

Meshani waa hool waxaa jooga afar nin wexey watan mobeelo mid wax ayuu qoraya midna wax ayuu dawanaya miis ayaa hor labtood qalina ayaa dulsaran sedax caag waa cafiyal waraqadana wey watan derbigana kalarkiisa waa cadan

Meeshaani waa qol waxaa dhax yaalo miis iyo darbi waa madow buraha saarana waa cadaan iyo gaduud kursi ayaa yaalo miis cadaana wuu yaala

Meeshaan waxaa yaalo seddex kartoon waxaa kujiro liin. Kartoonka kalarkiisu waa madow iyo qaxwi iyo jaalo. Liinta kalarkeedu waa cadaan iyo jaalo.

Meshani waa meel muqul ah kalarkisu kakobanyahaytunjigawaa cadaniyo iyo madow kan wijiga lagudhaqanayo waacadan iyo madowderbiga waa cadesyo korwamadow daqadawaaqalin irbabkawaa cadaan

Meeshaan waa meel duurduur ah oo barxad bacaad ah waxaa yaalo dhagaxman waaweyn. Waxaa kabaxaayo geedo cagaaran.

Meeshaan waa dhul banaan ah kalarkiisu waa dameeri waxaa yaalo baakad cadaan ah waxaa saaran hal kab kabna nin ayaa gacanta kuhaayo.

Waa miis labo saxan oo madow ayaa saaran waxaa yaalo rooti iyo ukun kalarkeedu dahabi yahay kabsar caleen ayaa kujirto. Bakeeri shaax ah ayaa yaalo. Ukun kale ayaa saxan cad saaran.

Meeshaan waxaa taagan gabar waxay isku aadisay muubeel kalarkiisu uu yahay Madow. Waxaa kor kasaaran waa meel duurduur ah kalarkiisu waa gaduud waxaa kusawiran labo ari oo isdagaalaya. Gabadha xijaabka ay wadato waa buluug saacad madow na way wadataa. Darbiga kagadaaleeya waa dahabi.

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa iskugu imaaday gabdho iyo wiilal. Waxay wiilashu wataan dhar cadaan ah. Meesha geed cagaaran ayaa kabaxaayo. Darbiga waa cadaan, ulo ayay wataan.

Meeshaani waa qol iskuul waxaa yaalo alwaax wax ayey qorayan miis ayaa ag yaalo warqado cad cad ayey ku qorayan shaatiayda ay wataan waa cadaan darbiga waa alwaax

Meeshaan waxaa inoo yaala fashwaash kalarkoodu uu kala duwan yihiin cagaar iyo cadaan, jaalo iyo basali. Darbiguna waa cadeys.

me Shani bar xad waye waxa yalo boor aya ku dhe Gan waxa jogan wiilal waxey watan Calan ka soomaliya bulug ah ba no ni buluga ayey ga can ta ku wa tan kalar ka boor ka wa bulug iya cadan

Meeshaan waa laami waxaa dhex taagan nin askari qori wato waxaa maraayo bajaajyo kalarkiisu uu yahay gaduud. Waxaa maraayo baabuur wayn oo niman saaran yihiin kalarkiisu waa cadaan.

Meeshaan waa jiko waxaa yaalo armaajo oo midna kor kudhisan midna hoos ayay kudhisan tahay kalarkeedu waa cadeys iyo madow. Dhulkana waa cadaan darbiguna Waa qalin. Armaajada waa kore waa cadeys, daaqadu waa cadaan.

Me Shan waxa inoyala caagag sedax ah o madow eh waxa kujiro katiin kalar kisa uyahay dahabi bagaram ka Dan Bana wa cadan dhul ka uyalana waa dhul madow ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo kuraasman qaxwi ah, miisaska waxaa kufidsan maro cadaan ah. Dhulkana waa cadeys darbigana waa cadeys, dhaladana waa madow.

Meeshaan waa dhul cadeys ah waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa kujira shaati gaduud ah baagaroonka dambe waa cadaan.

Meeshaan waa meel cadaan ah waxaa yaalo alwaax waxaa saaran fashwaash iyo baakad iyo seeram dholo ah. Baakadka waa cadaan iyo cagaar. Boomaatada waa cadaan iyo cagaar kurkana waa madow.

Meshani waa mel lami ah waxa kabaxayo geed cagar dirbi jajabsan oo kudulbaxaya darbiga kalarkis wa cadan dabaq dheer aya mesh kadhisan kalarkis oow yahya cadan

Meshaani waa qol eber ah dhulka waa dameri darbiga waa cadaan daqadne waa cadaan

Meeshaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo gabdho miis ayay ku fadhiyaan . Biidso iyo baaquli ayaa agyaalo. Gabdhaha kalarka ay wataan waa madow iyo gaduud iyo cadeys. Falaawaro ayaa gadaashooda yaalo.

Me Shani wa meel bar xad ah wa xa os kugu imaday gabdho waxa ey watan Calan ka soomaliya o bulug iya cadaan ah bano Nina gacanta ayey kuwadataa gabadha waxey wadataa cabaayad balug ah iya turaaxad balug ah geed ayaa me sha ku yaalo

Meshan waa qol waxa yaalo mashiino dhismo ayaa kasocoto mashiinka kalarkisa waa cadan iyo baluug nimankawaxey watan kofiyojalloah iyo dhar balugah Alwax ayey gacantakawatan ayxirayan kalarkaderbiga waacadan dhulkanawaacadan

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo labo miis oo beer ah waxaa saaran maro gaduudan saxaman cadcad ah ayaa saaran iyo biyo caafi ah falaawaro ayaa yaalo. Miiska waa cadeys iyo qaxwi. Darbiga waa cadeys dhulkuna waa cadeys leyrka waa cadeys.

Meeshaan waa dhul banaan ah kalarkiisu waa cadaan waxaa saaran labo gacan oo ah kalarkiisa dahabi.

Meeshaan waa miis cadaan ah waxaa lugu gadaa alaab waxaa saaran miiska mishiinka bankeega. Mishiinka waa madow baakadka meesha yaala waxaa kusawiran mishiinka. Baakadka waa cadaan.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis. Fadhiga waa qalin. Miiska waa dahabi. Dhulkana waa qalin, rooga waa qalin. Daahana waa qalin iyo cadaan , darbiga waa cadaan.

Meshani waa mel hool ah wll iskuku imaden kursaman eey kufadhiyan waxey watan kitabo eey aqrasanayan darbiga waa cades daqada waa cadan

Meshani waa dhul waxaa yaalo jiko dab kashidan waxaa saaran xaabo alaab ayaa agyaalo gabar ayaa meesha fadhiso waxey kusameyneysaa sawaayad baaquli ayaa sawaayad ku jirta oo bisil midna wey karineysaa oo ceyriin kal ayeey gacanta ku heysaa

Meshani waa mel dirbi ah oo cadan ah waxsaran boor oo cunto kusawiran io sariir wll aya mesha saraayo boorka jarjaro qalin ah oow wata geed cadan ah aya mesh yalo

Me Shani waxa iyalo baakado badan waxa saran bakada mi shiin qalin ah oohilib lagu shidaayo baakadaha mi shiin ayaa ku sawiran bulug ayeey kujiran gadaal baakado dahabi aya yalo

Meshani waa mel lami ah waxa jogo wll io gabdho waxry xayqayan waa qolad nadafada waxey watan iskobo io badiil halkasna waxa kuyalo guryo io dukaman aya kuyalan

Meeshaan waa boor kalarkiisu waa jaalo. Boorka waxaa kusawiran seddex gabdhood oo kuraasman kufadhiyaa miis ayaa agyaalo. Warqad iyo qalin ay wax kuqorahayaan. Gabarna laabtoob ayaa heysataa. Laabtoob kalarkiisu waa cadaan.

Meshani waa mel barxad kore ah waxayalo biro io alwax waxajogan niman farbadan oo mesh kashaqeynay dhismada weyna tagtagnyahin nimnka

Meeshaani waa miis buluug ah waxaa saaran baaquli cadaan ah. Mooya ayaa waxaa laga gadina hayaa basbaas waxaa lugu shubahayaa baaquliga. Mooyaha kalarkiisu waa dahabi. Gabar ayaa meesha fadhiso.

Meshaani waa miis alwax ah kalarkiisu uyahay cadan waxaa saran kabo medebab kala duwan waa madow qaxwi cadees iyo madoow iyo cadan isku jiro

Meeshaani waxaa inoo yaalo sadex caag oo Kareem ah boor ayaa ku jiro waaana cadaan kalarkisa cadaan iyo basali jaalo iyo cadaan cagaar iyo cadaan naag ayaa ku sawiran iyo nin timaha ku dhaqnayo shaanbo

Meeshaan waa qol waxaa dhex taagan gabar waxaa yaalo maktabad buug. Gabadhuna buug ayay aqrisaneysaa. Darbiga waa cadaan leyrka waa cadaan.

Waa miis kalarkiisu waa dahabi waxaa saaran gasac caanood kalarkoodu uu yahay cadaan farta kuqorana waa buluug.

Meeshaan waxaa yaalo alwaax waxaa lugu sameynaaya bir, qof ayaa meesha fadhiyo darbi jajaba ayaa halkaas kamuuqdo.

Waa meel hool ah waxaa yaal kartooman, caagag iyo mishiin baabur ah. Biruhu waa qalin dhulkuna waa cadeys. Caagaga waa buluug, baakadaha waa cadaan, baabuurka waa jaale.

Meeshaan waa meel duurduur xayawaano ayaa maraayo. dhulka waa doog geed cagaaran ayaa kabaxaayo. Xayawaanada waa geel, libaax iyo waraabe.

Meeshaani waa miis kalarkiisa uu yahay cadays waxaa saaran caag kalarkiisa uu yahay cadaan iyo madow waxaa saaran shaati ayaa ku dhex jira kalarkiisa waa qalin iyo cadays iyo saytuun baag karoonka dambena waa cadaan.

Me Shani wa qol waxa jogan wiilal iya gab dho waxey ku fa dhi Yan kurasman gugududan waxa tagan nin suug madow wato dhul ka wa cadan der biga wa cadan da qada Hana wa qaxwi

Meeshaani waa qol waxaa yaalo armaajo kalarkiisa yahay qalin darbiga waa cadays katabaan ayaa yaalo waxaa madow armaajada korkeeda waxa ayaa saaran

Meshani waa qol aad uween kslarkis oow yahay dirbiga cadan leer qahbi aa kor kadaran daqadha waa cadan dhulkana waa cadan io madow isku jiro

Meeshaan waa dhul cad waxaa yaalo alwaax cad waxaa saaran kareem kalarkiisu waa buluug iyo madow. Baagaroonka dambe waa cadaan warqada kareemka kudhagan waa cadaan.

Meshaani waa qol waxaa yaala miis kaalrkiisa yahy paluug wqxaa saaran puug cadees iyo madow ah faalawar aya saaran muraayada lisku ifinayo ayaa saran saxan qalin oo opreeshinka loogu talagaly ayaa saran darpiga waa cagaar falaawarka sarana waa madow

Meeshaan waxaa inoo yaala seddex bac kalarkoodu waa jaalo iyo gaduud. Waxaa kujiro yaanyo gaduudan, banbanooni cagaaran, bataati dahabi ah.

Me Shani wa boor kalar kisu uyahay gudud waxa yalo miis kursi ologu tala galay camoolaha in lagu wado kalar kisa kakoban yahay wa madow iya qalin

Me Shani wa meel laami eh waxa ka baxayo geedo waxa ka tag tagan miro kalar kisu uyahay qalin ah dar bi aya ku dhax yalo me sha

Meshani waxa noyaalo cagcada ah dhulku uyaalo waacadan bag gakadabeyo waacadan waxakujira katin okalarkiisu yahay cades

Meeshaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo seddex nin waxay kufadhiyaan kuraas cadaan ah. Darbiguna waa buluug. Nin waxuu wataa qamiis cadaan ah kan kalana shaati buluug ah kan kalana shaati qaxwi ah.

Meeshaan waa meel barxad ah waana lugu qaxweynaya ama shaaxa lugu cabaa. Waxaa yaala kursi buluug iyo cagaar ah miiskana waa cadaan. Gabdho ayaa fadhiyo meeshaasi.

Meshaani waa hool waxaa fafadhiyo gabdho iyo will ah ninka ugu soo sokeyo waa suud qalin ah shatig baluug man ah mobeel iyo buug ayaa agaalo iyo caafi kuraas mado waa cadaan darling waa cadees

Meeshaani waa meel howl ah waxaa jooga wiilal taag taagan waxay wataan qamiisyo cagaaran iyo makaroofan darbiga hadaashiisa goof ayaa ku dhagan daahane waa cadays boorsooyin cadaan ah ayay wataan.

Meshaani waxaa inoo yala boor ku dhegsan biidso kalarkoodu waa dahabi waxaa ku dhex jiran waa hilin gaduudan iyo seytuun madoow ah warqad cadan ah ayaa ku dhegan qalin ku qoran

Meeshaani waa qol nin ayaa dhex taagan waxuu wataa kitaab ayuu gacanta kuheystaa marawaxadna meeshay taalaa. Daaha madow iyo cadaan ah ayaa meesha kuxiran. Jiingaduna waa qalin. Ninkuna waxuu wataa fanaanad cadeys ah iyo macawis jaale ah.

Meeshaan waa hool niman ayaa fadhiyaan shaarar cadaan wato iyo suudad madow ah miiskuna waa cadaan waxaa saaran caagag cadaan ah way wada sheegeeysanaayaan wiilasha

Meeshaan waa meel banaan ah waa beero kabaxaayo ubaxyo iyo geedo wiilal ayaa taagan gabar ayaa lasocoto oo taagan ayadana way sheekeysanahayaan.

Meshni waa boor waxa kusawiran gesac io cag jale ah io qado jale ah gesaca waxa kugoran boorash waxa kusawiran garafo cadan ah cano kusawiran gescan waa cadan

Meshan waa mel barxad ah waxa iskuku imad gabdho io wll waxey gacanta kiwatan calanka soomalia geed cgaran aya mesha kadaxayo kursaman ayey kufadhiyan kuwa qarna wey tagan yahin

Meeshaani waxaa yaalo shan qalin kalarka uu ka koobyahay viyool cagaar huruud buluug madow meesha uu yaalana waa meel cadaan

meshaane waxaa yaalo fadhi cadaan ah miis cadesah miisakun dhulak.ow yaalo waa cadees behind ayaa dusha kasan oo walib cadaan ah iyo muryad ayaa darbig ku dhagan daribku waa cadees kursi qaxwi ayaa yaalo

Meeshaani waa meel banaan darbiga waa cagaar cadaan albaabka waa qaxwi dhaladeedu waa leer cadaan Aya ka ifaayo

Meeshaan waa qol waxaa wiilal bis ah waxay wataan shaati cadaan ah iyo shaati jaale ah waxay qorahayaan miis ayaa hortooda yaalo warqad cad ayaa dulsaaran. miiska kalarkiisu waa cagaar.

Meshani waa hool waxa isku imaaday wilal kurasman alwax ah ayeey ku fadhiyaan darbiga kalar kiiso waa cades albaabka waa qaxwi tusbax ayeey gacanta ku wataan

Meeshaani waa jiko darbiga waa cadays darbigana wa cadaan kuukar ayaa saaran kalarkisa madow qalin

Meeshaan waa iskuul waxaa lugu baranaa. Wiilal ayaa jooga kuraasman alwaax ah ayay ku fadhiyaan miis ayaa horyaala warqad cad ayaa u saaran wax bay kuqorahayaan.

Meshan waa mel duur ah waxa kabaxauo gedo cagar mudol aya kadhisan geel aya marayo meshaan wiil io gabdho aya joogan gabdhah dhaqan iskula ah ayey bartan

me Shani wa qol banan waxa saran daah kalarkisa cades iya cadaan uyahay barbiga wacadan lerka wa cadan dhulka wa qaxwi

Me Shani wa meel suburnatig ah waya yaalo qasaalad talajad casalad talajada kalaradodu wa qalin qasaalada wacadaan

me Shani wa guri banan waxayala ubax cag asigana qaxwi ubaxa wa cagaar dirbiga iya bararalka wacadan dhulka uyalana wa dhul cades ah

Meeshaan waa meel masaajid waxaa joogo niman badan roog ayay kufadhiyaan. Qamiisyo cadaan ah iyo fanaanado ayay wataan. Quraan ayay aqrisanahayaan qaarna wax bay qorahayaan. Kalarka darbiga waa cadaan dhulkuna waa cadeys.

me Shani boor aya yalo waxa ku sawiran Shan wiil iyo Hal gabar ah shati cadan ah ayeey watan me shey fa dhiyaan waa miis wacadan ah bugaag ayaa usaaran

Meeshaani waxa yaalo baakad kalarkeedu waa yahay buluug waxaa ku dhex jiro kalarka waa madow baakadka oo ku dhex jiro waa cadaan dhulka uu yaalana waa cadaan

Meshani waa mel hool ah waxayalo kurasman waxa kufadhiyo wll wxey watan shatiyo cadcadan ah darbiga kalarkis waa cades dhulkan waa qaxwi

Waa dabaq ladhisaayo waxaa jooga niman oo dhisaayo waxaa ka taagtaagan biro iyo alwaax dhulka matoor ayaa yaalo iyo mooto faykoon ah. Dhulkana waa bacaad.

Meeshaani waa miis waxaa yaalo muubeel madow ah iyo jaajar iyo dhagihiisa waa madow. Baakadka waa cadaan warqada waa cadaan.

Meshani waa hool waxayalo kursman aad ufarabadan mis kalarkis oow yahay kalra qalin dhulka waa qalin kor waxasaran geedo dufduf ah oo dahbi ah

Meeshani waa dhuul cadan ah waxaa yaalo dhego laba xabo ah kalarkiisa uuyahay kalra cadees ah basali dahabi ah

Meeshaan waa laami lafidinaayo kalarkiisu waa madow waxaa yaalo miis cadaan ah nin ayaa laamiga dhex taagan. Shaati iyo surwaal iyo cimaamad wato.

Meeshaan waa masaajid niman ayaa dhulka fadhiyo waxay wataan shaatiyo iyo qamiisyo iyo fanaanad. Kalarka masaajidka waa cadaan iyo cadeys albaabkuna waa qaxwi.

Meeshaani waa guri kalarkiisu dahabi yahay leerarka waa dahabi derbiga waa dahabi iler madoow ayuu leyahay armajooyin waxaa yalo madow ah

Meshani waa boor waxyalo saxan cadan ah waxakujira jibsi barbaroni cagar yayo sibasan ah boorka waa cadan seytuun basbes aya baquli kujiro oo gaduudan

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa maraayo niman waxaa kuyaala dabaq cadeys ah.

Me Shani wa meel banan ah miilal aya wa xey ku dhelayaan ba Noni niman askar eh ga da shas ayey fa dhi Yan waxey wa tan funaanado bulug ah surwaal gududan

Meeshaani waa jiko waxaa yaalo armaajo dhisan kor hoosna ka dhisan kalarkeeda waa cadays dhulka waa cadays darbiga waa cadaan dhagaxa waa qalin kuukar ayaa kor saaran waana kuukarka madow.

Meeshaan waa boor kalarkiisu waa buluug ah. Far cagaaran ah iyo far cadaan ah ayaa kuqoran waxaa kusawiran kaar qaxwi ah iyo madow.

Meeshaani waa wado waxaa kuyaala jiingado iyo dabaqyo iyo fillo. Waxaa kabaxaayo geedo cagaaran, guriga darbigiise waa cadeys.

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa yaalo seddex tiirar oo cadaan ah labo nin ayaa dusha kasaaran. Naago ayaana jidka fadhiyo waxay wataan kalar cadaan ah ,gaduud iyo buluug. Kuraasman bulug iyo cadaan ah ayay kufadhiyaan.

Meeshaan waa miis alwaax ah waxaa saaran alwaax waxaa kusawiran geedo alwaaxyo oo lugu cunaayo soorta. Shaar iyo koor ayaa taalo.

Meshan waxayalo karto cadan ah waxa kujiro kartoman kale oo kalarkis yahay kslar cadan ah

Meeshaan waxaa inoo yaala caag madow ah waxaa kujiro katiin midabkiisu waa dahabi. Meesha uu yaalana waa cadaan.

Meeshaan waa qol waxaa kadhisan dhidaha iyo dhaqanka waxaa yaalo sali, gambaro, miis, kalaradoodu waa qaxwi. Dhulkana waa cagaar miiska falaawar ayaa yaalo.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo sariir kalarkeedu uu yahay qalin joodari buluug ah ayaa saaran iyo maro cadaan ah. Darbiga waa cagaar, daaqadu waa cadaan.

Meshaani waa Mel banan ha dhismo ka socoto wax yaalo alwaxyo iyo birar wax dadsan caro dawaqyo ayaa agtiisa ku yalo kalarkeduna waa caadan iyo cadees

Meeshaan waa dhul banaan ah waxaa yaalo falaawar koobka hoose waa cadaan waxaa kudhex jiro dhagaxman cadaan iyo gaduud ah. Falaawar waa caleemo yaryar ah waana cagaar. Baagaroonkiisa waa cadaan meesha uu yaalana waa cadaan.

Meeshaani waa boor kalarkiisa uu kakoobayahay cadays iyo caagar waxaa yaalo miisaanka la isku miisaamiyi dadka koraan waxaa cadaan korkiisana waa madow iyo cadays

Meshani waa qol waxaa yala sariir iyo koma diin iyo dahman madow iyo cadees sariirta waa qaxwi iyo qalin komadiinka waa saas qaxwi iyo qalin waxaa saaran laba leer waana basali sariirta go cadana ayaa ku fidsan hal barkin ayaa yala

Meeshaan waa qol waxaa yaalo kursi iyo roogiisa. Rooga waa cadeys iyo qaxwi iyo dahabi, kursiga waa cadeys iyo dahabi labo barkin ayaa saaran. Darbiga waa qalin dhulkuna waa cadeys.

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo alwaax dahabi ah waxaa saaran caag kalarkiisu yahay cadaan iyo seytuun. Ka dambana waa cadaan.

Meeshaan waa miis dahabi ah waxaa yaalo seddex caag. Caag waxaa kujiro cabitaan caaga kalana waxaa kujiro shaax iyo kafay. Miis ayaa gadaashiisa saaran oo qaxwi ah.

Meeshaani waxaa noo yaalo sadex caag oo cadcad waxaa ku jiro saytuun kalarkooda waa gaduud iyo madow cadaan qalin iyo cadaan background danbe waa cadaan

me Shani waxa iyalo miis laba saxan saran cadaan ah saxankaan ugu sosukeyo waxa kujuro jikin iyo asalata cagar ah iyo barbaroni cagaran saxan kakala na bariis aya kujiro iyo shey cagar iya gadud ah galas cabitan ah

Meeshaan waa hool niman badan ayaa iskugu imaaday hal nin ayaa qudbeynaayo makaroofan ayuu gacanta kuheystaa. Boorka halkaas kamuuqdo waa qaxwi darbiguna Waa cadaan.

Me Shani nin aya tagan wu xuna hesta labo Maka rofan madow iya qalin ah suug bulug ah iya shati bulug ah dir biga boor ka wa cadan iya bulug ah

Meeshaan waa boor cadaan ah waxaa kusawiran gabar oo make up umarsan. Taraaxada ay wadato waa qaxwi. Saakada ay wadato waa qaxwi.

Meeshaan waa dhul banaan ah oo cadaan ah waxaa saaran dhagax cadaan ah waxaa saaran kareem kalarkiisu waa cagaar, furkiisana waa jaalo. Darbiga baagaroonka waa cadaan.

Meeshaan seddex wiil ayaa fadhisa kursi ayay kufadhiyaan miis ayaa agyaalo waxay wataan buugaag ay wax kuqorahayaan. Jiingada kalarkeedu waa qalin, daaha waa buluug iyo dahabi.

Me Shani wa boor kalar kisu wa bulug waxa kusawiran labo digsi kalar kisu uyahay cadan daboolka digsi ga hosana wa madow

Meeshaan waa miis seddex saxan ayaa saaran saxanka waa cadaan waxaa kujiro muufo kalarkeedu qaxwi yahay saxanka kale wax dahabi ah ayaa dulsaaran.

Meeshaani waa meel wado ah waxa jooga gabar iyo wiil wiilkaani dhulka ayuu wuxuu ka gurayaa cago danbiil ayuu ku shubayaa naagtana dhulka ayey wax ku guraysaa danbiil ayey ku shubaysaa

Meeshaani waxaa yaalo saxan cadaan waxaa ku jiro wax gaduudan waxaa yaalo hilib gaduudan qudaar cagaar iuo fardo dahabi ah dhulka uu yalana waa dhul madow

Meeshaan waa laami waxaa kadhisan dabaq waxaa maraayo gaari iyo bajaaj. Kalarka gaariga waa cadaan, bajajkana waa jaale, dabaqa waa cadaan geedo cagaaran ayaa kabaxaayo.

Meshan waa meel masajid ah waxana isgu imaden niman waxeyna dhegeysanayan qamisyocad ayey xiran yihiin derbigana waa derbi jaaloah

Meshaani waa meel wiilaal iskugu imaadeen wexey ku fadhiyaan mursi madow ah wexeyna wataan shatiyo baluug iyo cadan ah derbiga waa jaale iyo cadan koofii gaduudan ayuu wataa

Meshani waa miis waxayalo labo caag oo salid ah kalarkis oow kakobanyahay cadan io baseli io cadna io cagar bakad aya mesh yalo kalarkis waa beseli

Meshan waa dhul banan ah kalarkisu yahay kalardameeri ah waxa yaalo bir o dahmankalarkisu yahay kalar dahabi ah bac cadan ah ayaameesha tasho

Meeshaan waa boor kalarkiisu uu yahay cagaar waxaa kuqoran far cadaan ah waxaa saaran biidso oo dahabi ah waxaa kudhex jiro shay gaduud ah shay cagaar ah iyo shay jaale ah.

Meshani waa magtabad waxaa yalo bugaag iyo kutabo maktabada waa jalo miska waa jalo dhulkana waa jale kutabada kalaradoodu waa gaduud iyo saytuuni iyo jale

Meeshaan waxaa yaalo caag aad u faro badan kalarkoodu waa cagaar iyo buluug. Dhulka uu yaalana waa dhalo.

Meshaani waa garoon lagu dheelo banooniga waxaa fiidsan roog cagaara waxaa jooga wiilaal funanado cagaaran wato mid funanad cadan wata iyo wiila iyo gabdho ayaa hal kaas ka dawanayaa

Meshani waa qol wiil ayaa dhex fadhiya alwax ayaa wuxuu u saran sabuurad waxbuu sawiraya waraqad ayaa dhulka tala sabuurad kaloo cadan ah mesha ayeey utalaa derbigana waa cadees

Meshani waa meel masajid ah darbiga waxoow ka koban yahay kalarkisa waa dahabi cadaan daqadaha oo qalin ah

Meeshaan waa meel luuq ah waxaa kuyaalo dabaqyo kalaradoodu kala duwan yahay waa dameeri iyo cadeys. Albaabada iyo daaqadaha waa qaxwi. Dabaqyadu waa jajaban yihiin fiilooyin ayaa maraayo.

Meshani waa meel banaana oo shamindo la mariyaay waxaa yala gember kalarkisu yahay cadees waxaa miska kasoo hor jeeda qasalad kalar keedu yahay qalin

Meeshaani waa meel villo ah dhulkeeda waa cadays albabka gaduud yahay ka koobyahay kalarkiisu madow dahabi cadaan fiilo qalin ayaa ku wareegsan

Meshani waa garoon diyarada ah waxa dhaxtagan diyarad galarkeeda cadan gaduud ee tahay dhulka eey jogto waa dhul dameri ah kalarkisa

Meeshaani waa jiko waxaa yaalo qalin ah waxaa ku dhex jiro hilib gaduudan meesha uu yaalana waa meel cadaan

me Shani wa meel carwa ah waxa yalo Dhar ka caruurta kalaradodu yahay qaxwi cades cadaan basali jaalo saakoyin iyo waxa yalo surwlo armajoyin Kana wa armaajo cadan iya qalin ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo wiilal kursi cagaaran ayay kufadhiyaan waxaa horyaala caafi. Kalarka dhulka waa cadaan, darbiga waa cadaan. Miis dheer ayaa meesha yaalo oo maro cad kufidsan tahay.

Meeshaan waxaa yaalo labo mishiin oo ah cadaan iyo madow. Fiilooyin cadaan iyo madow ah ayaa dhex maraayo. Baagaroonka waa qaxwi.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo wiilal iyo hal gabar. Gabadhu waxay wadataa taraaxad qaxwi ah iyo oikiyaalo madow ah kursi gaduudan ayay kufadhisaa baagaroonka dambe waa qaxwi.

Meeshaan waxaa yaalo caag madow waxaa kujira katiinad oo kuulal leh kalarkeedu waa dahabi. Waxaa yaalo dhago, faraanti iyo gacan oo wada dahabi ah.

Meshani waa mel banan ah kalarkis cadan yahay waxayalo shati kalarkiis kakobanyahay cades qalin io madow

Meeshaan waxaa fidsan maro kalarkeedu uu yahay jaalo iyo cadaan waxaa yaalo saacad madow ah iyo geed kaloo kuusan oo buluug ah.

Me Shan waxa inoyala darbi olof kusawiran tukure shei aya saran dar biga kalar kisu wa cadan leer cades aya ka ifaayo ubax Yana wey saran yihin

Meeshaani waa banaan waxaa ka dhisan dabaqyo badan kalarkoodu waa cadaan dabaqa kale kalarkiisa cadaan cadays waaye geed ayaa ka baxaayo

Meshani waxa ino yalo bakad io buug bakadka kslarkis waa madow cadan gabar aya kusawiran dhalo madow ayew saran yahay

Meshani waxa ino yalo armaajo ayatalo waxayalo farawaro nucyahor kaladugan waxayalo cagar beseli cades ubaxyad dhobka eey kujiran waa cadan

Meshaan waxaa inoo yaalo gazac oo cana poora ah kaalrkiisau waa cadaan meel waxuu yalaa armaajo ah kalarkiisna waa qalin

Meeshaan waa qol waxaa yaalo bakeeri gaduud ah bakoora ah labo nin ayaa jooga waxay meeshaan kasameyna hayaan. Kalarka darbiga waa cadaan. Shaati buluug ah ayay wataan.

me Shani wa mus qul waxa kuyalo tuji cadana maha wiji ga lagu dha qa hayo wa cadan dhul ka wa cadan dar bi ga wa cadan albab ka wa cadan

Meeshaan waxaa inoo yaala caag kalarkiisu yahay seytuun iyo cadeys ah. Dhulkana waa cadaan.

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo baag cad waxaa kudadan surwaal buluug ah. Baagaroonka dambe waa cadaan.

Meshani waa barxad banaan ah dirbiga kalarkiisa waa cades geedo ayaa ka baxayo oo badan kalarkoodo waa cagaar xarid ayaa ku xiran oo dharsaran

Meeshaan Waa baardi kalarkiisa wa cadaan iyo cagaar waxaa saaran badar labo dhalo kafay ah ayaa saaran kalarkiisa waa qaxwi furkana waa madow.

Meshaani waa meel banaan ah iyo bacaad waxaa yaalo afar dambiilood qof ayaa tagan dambiish ayoow ku kuraa bacadak dambiilo kaloo badan oo cadaan ah

Meeshaani waa qol waxaa yaalo labo sariir kalarkeedu cadaan yahay labo joowari ayaa saaran waa buluug iyo qalin Iyo qaxwi dhulka waa cadaan buluug qalin ayaa fidsan daaha waa qalin darbiga waa cadays

Meeshaani waa miis oo cadaan ah waxaa saaran caag kalarkiisu madow yahay background danbana waa cadays gadaal waxaa ka baxaayo geedo cagaaran

Me Shani wa bar xad waxa yalo kursi kalarkisa wa madow bar xada geeda ayaa kabaxayo cacagaaran dirbigana wa cades

Meeshaan waa meel hool ah wiilal ayaa jooga waxay wataan shaati cadaan ah iyo surwaal buluug ah.

Meeshaan waa miis waxaa yaalo seddex saxan oo cadaan ah. Saxan waxaa kujiro hilib shiilan. Saxan waxaa kujiro bariis iyo dooro. saxana ansalaato. Labo bakeeri iyo cabitaan ayaa meesha yaalo. Miisku waa madow cabitaankana waa gaduud iyo jaalo.

Me Shani wa meel banan Ola mi eh waxa ka dhi san dabaq kalar kisu uyahay jale lamiga waxa marayo Bajaj iyo gaari cad cad bajaajdu kalar kedu wa gudud iyo balug

Meeshaan waa qol isbitaal ah waxaa yaalo sariiro faro badan kalarkiisu uu yahay cadaan. Joodariyaasha saaran waa buluug. Dhulkana waa cadeys, darbigana waa cadaan, daaqaduna waa cadaan, albaabkuna waa qaxwi .

Meeshaani waa meel laami ah baabuur ayaa socda oojaam ku ah waa gaari cadaan gaduudan geedo ayaa ka baxaayo qoraxdana way sii dhacaysaa

Meeshaan waa qol hool ah miis ayaa yaalo muubeela saaran, niman ayaa meesha fadhiyo kuraasman gaduud ah ayay kufadhiyaan. Fadhi ayaa meesha yaalo kalarkiisu waa qalin . Daahana waa buluug.

Meeshaan waa dhul banaan ah waxaa yaalo kursiga ilmaha kalarkiisu waa madow marada kujirto waa madow iyo gaduud xarig ayaa dhar kuwaran. Fiilooyin ayaa meesha yaalo darbiga waa cadeys.

Meshani waa lami askar aya kugardineyso waxey watan shati cadan ah io sarwal cadan ah io koofi cadan ah

Meeshaan waxaa inoo yaala baakad cadaan ah waxaa kudhagan katiinad dahabi ah. Meesha ay taalana waa cagaar baygaroonka dambe waa cadaan. Dhulkuna waa cadaan.

Meshaani waa qol wax yaalo mashiinka kalarkiisa puug iyo cadaan eh armaajo ayaa yaalo oo cadana ah miis ayaa yalo oo qalin ah darpigana waa paluug iyo gaduud kursi qalin ahne wuu yaalaa

Meshan waa biro waxaa kudhagan iyo kalar bulug ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa iskugu imaaday wiilal wato qamiisyo cadaan ah iyo koofiyo cadaan ah. kuraasman buluug iyo qaxwi ah ayay ku fadhiyaan. Kalarka darbiga waa qaxwi.

Meeshaani waa boor kalarkiisa yahay buluug qoraalka ku qoran waa cadaan nin ayaa agtaagan fiilo madow gacanta ku wato dharka uu watana waa dhar cadaan

Meshaani waa meel masajid ku yalo kalarkisu uu cad yahay geed ayaa ka baxaayo oo cagaran guri jingad ah ayaa ku yala iyo guri filo ah ayaa meshan ku yalo qalin ah jingadiisa sartana waa cagaar

Meeshaan waa boor cadaan ah waxaa kuyaalo qoraal kalarkiisu waa madow iyo cagaar waxaa kusawiran dhalo cadaan ah iyo shay yar oo cagaar ah.

Meshaani waa meel kawan ah waxaa yaalo talajooyin waxaa ku jira hilin iyo malay kalarka talajada waa qalin derbihana waa cadan

Meeshaan waa qol kalarkiisuna waa cadaan iyo qaxwi iyo cadeys. dhulkana waa qaxwi iyo cadeys roog cadaan ah ayaa kufidsan Miiska kursigana waa qaxwi iyo cadeys.

Meeshaani waa meel la isgu gabdho wiilal cadaan shaati buluug taruxad cadaan

Meeshaan waa meel banaan ah kalarkiisu waa cadeys waxaa yaalo labo kabo kalarkoodu waa cadaan iyo qaxwi.

Meeshaani waa barxad guri fila ah guriga kalarkiisu waa mutuleel midabkoodu kala yahay qalin, gaduud iyo dameeri mutuleelga waa cadaan iyo qalin derbigana waa cadees albaabka waa qaxwi

Meshan shabaq aya yalo dhulka oow yalo waa cadan waxasaran buskud kalarkis oow yahay dahbi jukuled aya kudhexjiro bakeri aya dhulka yalo waxa kujiro waa cadan bakerigan waa cadan

Meeshani qanso dhexdae waxaayo

Meeshaani waxaa yaalo liimo kalarkeedu yahay madow qalin ayuu ka kooban yahay dhulakana waa dhul cadays ah

Meeshaani waa meel dad isku imaaday waxay wataan wiilasha shaar cadaan darbiga cadaan guduud

Meeshaan waa darbi kalarkiisu waa cadeys waxaa suran surwaal iyo fanaanad. alwaax cadeys ah ayay suran yihiin. Kalarka surwaal waa madow kalarka fanaanad waa madow.

Meeshaan waa boor kalarkiisu waa cadaan waxaa kusawiran midab buluug ah iyo gaduud.

Meeshaani waa meel dhul ah kalarkiisu uu madow ah waxaa yaala baakad dhibicleh caag baakadka waa jaalo iyo madow caagana waa jaalo iyo madow waxa ku jirana waa wax jaalo ah

Meeshaani waa armaajo kalarkeedu yahay cadays falawer waa cadays dhulka waa cadaan

Meeshaani gabar ayaa fadhiso alwaax ayaa u yaalo sabuurad ayaa usaaran wax ayey ku nashqadeenaysaa sabuurad cagaaran ayaa taalo dhulka waa cagaar darbiga waa cadays

Me Shani wa dhul banan ah o cadan ah waxa yalo shati kalar kisu kakoban yahay cadaan iya madow iya dahadi iya basali

Meeshaan waa barxad guri ah waxaa kadhisan dabaq kalarkiisu waa cadaan iyo cadeys waxaa kamuuqdo geedo ubaxyo ah. Dhexda waxaa yaalo tubo qalin ah.

Meshani waa meel laami ah waxa marayo bajaaj kalarkeedo uuw yahay gaduud dirbiga io dabaqyo ayaa ku yaalo kalarkiso yahay cadan io qalin

Me Shani waxa iyalo miis waxa saran kaluun kalarkisu uyahay madow iyo qaxwi miis ku saran yahay wa cagaar bagaronka danbe waxa yalo armaajo kalar kisu uyahay cadan iya bulug tasin iya suug aya saran

Meshani waxa yalo cajero waxa saran maro cadan ah kalarkedu yahay cadan cajerad waa cades dhulka oow yaalo waa dhul cades ah

Me Shani wa dar bi cagar ah waxa taagan gabar Ola gusawiray waxey wadata turaxad qalin ah iyo shati iya saako kalar kedu uyahay jaalo

Meeshaani waxaa yaalo saacada kalarkeeda uu yahay kalarsaytuun ah dhaxda saacadaha ka shaqaynaayo waa cadaan

Meeshaan waa dhul banaan ah waxaa joogo wiilal iyo gabdho waxay dhisaayaan teendhooyin dhulkana waa bacaad.

Me Shani wa dhul waxayalo bor soyin kalar ya dudu kaladuwan cagaar iyo casali dhul ku uyalana waa dhul qaxwi ah gadal al waaxyo ayaakayalo

Me Shani wa jiko waxa kuyalo armaajo yin kor iya hoos ka dhi san qol Ona qalin ah dha gax aya saran armajada wa qaxwi dar bigana wa cadaan dhul ku na wa cadan

Meeshaan waa guri oo fillo ah darbigiisu waa dahabi waxaa kabaxaayo ubax. Caaga dambe waa gaduud iyo jaalo, ubaxana waa cagaar.

Meshaan armaajo ayaa yaalo waxa inoo saran dhalo iyo capitaan dhaalda waa noteela qaxwi ah korkeeda wa cadaan caanaha macaana ah kalarkiisna waa cadan iyo qaxwi

Meeshaani waa hool waxaa yaalo kuraas kalarkiisu yahay madow barkinta waa cadays laami ayaa meesha ku yaalo kalarkisa cadays yahay darbiga waa cadays iyo cadaan

Meshani waa hool oo qol ah waxaa joogan gebdho ayaa tag tagan dhar wexey wataan cadan ah calanka buluga ayeey gacanta ku watan derbigana waa derbi cadees ah

Meshaani waa meel banan ah waxa yaalo baskiil kalarkiisu uu yahay madow dhulka uu yalo waa qalin darbiga waa qalin iyo madow

Meshan waxainayalo qamiis kalarkisu owyahaycadan sinyerkawaamadow caga ukujiro waa derbiga usaranyahayna waacades

Me Shani wa bar xad ba Nan ah waxa ku yalo geedo okuskusan aya kabaxan guri aya geska uga yalo kalarkisa uyahay kalar qaxwi ah

Meshani waa mel qol ah waxayalo miis maro cad aya fisan wll io gabra aya kortagan shati cadan ah ayow wata io ijaab cadan ah dag mesh kufisan waa gaduud io dahbi kolofis cadan ah ayeey watan

Meeshaani computerta kalarkiisa uu yahay madow waa daaran yahay computerka boor ayaa ku sawiran kalarkiisu u yahay cadaan iyo buluug waxaa ku sawiran gaas iyo dhar ayaa ku sawiran

Meeshaani waa hool waxaa yaalo miis iyo laabtoob mid ayaa kirsi ku fadhiyo waa qalin mashiin kale ayaa yaalo oo kumbiitar ah kaasina waa madow iuo qalin background danbana waa buluug

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa yaalo kursi cadaan ah waxaa kufadhiyo niman iyo naago qaar way taagan yihiin qaarna way fadhiyaan baygaroonka dambe waa cadaan.

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo biro madow ah iyo caagag cadaan ah waxaa suran cabaayad iyo hoos gashigeeda. Kan kale waa basali iyo cadaan iyo jaalo.

Meeshaan waa meel boor ah waxaa kusawiran calanka buluug ah waxaa ag fadhiyo niman badan oo kuraas kufadhiyo.

Meeshaan waa meel dhul banaan ah waxba lugu qeybinaa miisas ayaa yaalo. Naagaha iyo Nimanka way taagtaagan yihiin dhar madow iyo dhar cadaan ah ayay kala wataan.

Meeshaani waa miis turaxad kalarkeedu guduud cagaar

Meeshaani waa meel masajid ah waxaa yaala wiilal iyo odiyaal kalarka ay wataan funaanadaha waa cadaan Iyo cadees sulk a ala da waa buluug, jaalo iyo cadaan ah iyo funaanado cadaan ah

Meshani waa mel barxad ah waxa iskuku imadan wlll io gabdho indho sharero eey watan midna lugaha ayeey wax kudubanesa

Meeshaan waa dhul banaan ah waxaa yaalo falaawaro kala ah cagaar, qaxwi iyo cadaan.

meeshaan waa meel banaan ah oo bacaad ah waxaa maraayo labo gaari kalarkiisu uu yahay cagaar iyo madow.

Meshani waxa uslo mashiimo kalarkis oow yahay qalin io madow ah leer cagar ah aya kaifayo darbiga kakarkis waa cades

Meshaani waa meel wada ah qolada nadafada ayaa joogto wasada ayeey haqaayan iskoobe ayaay watan babuur cadana ayaa mesha marayaa

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo bajaajyo iyo mooto faykoon iyo gaari cadaan ah. Bajaajyo waa gaduud iyo jaalo. Mooto faykoontuna waa madow.

Meeshaani waa meel wado ah waxaa yaalo wiilal kursi ayey ku fadhiyaan gaari cadaan ayaa meesha maraayo

Meeshaani waxaa yaalo kalarkisa yahay jaale waxa yaalo boorso lacag ku jrto

Meeshaani waa meel masaajid ah waxaa jooga wiilal badan waxay watan shaatiyo cadaan ah kalarkooduna yahay cadaan

Meshani wil ayaa tagan woxow qorta ku hayaa sheey cadan ah mashino ayaa marayo meeshan

Meeshaasi waa boor kalarkiisa uu yahay cadaan iyo buluug waxaa ku sawiran labo baakad kalarkoodu yahay cadaan iyo madow

Meshan waxa yalo caag cadan ah waxa ku jiro sako madow ah io funanad madow ah gonada waa qalin gadal armajada waa cadan madxeda waa cadan

Meeshaan nin ayaa taagan waxuu wataa makaroofan cadaan ah dharka uu wato waa dhar cagaaran koofi cagaaran. Baagaroonkiisa dambe labo miis gaduudan ayaa yaala.

Meeshaani waa caag Waxa yaalo katin katiinadaa waa dahabi cag Aya yaalo meeaha

Meshani waa meel banaan waxaa yala caag cadan ah waxaa ku jira surwal derbiga waa cadan dhulka uu yalana waa cadan

Meeshani wax ino yaalo maro cadaan ah waxa saaranan dhago labo dhaga kalarkisu u yahay qalin Dhulka u yalane waa cadaan

Meeshaan waa qol waxaa kujirto gabar kursi qaxwi ah ayay kufadhisaa miis ayaa horyaala. Daaha kalarkiisu waa cadaan iyo cadeys.

Meeshaani waa meel jiingad korkeed ah waxaa saaran alwaax oo kalarkiisa qalin iyo baluug uu ka koobantahay nin ayaa saaran oo samaynayso.

Meshani waa mel hool ah waxa fadhiyo wll kurs ayey kufadhiyan miis aa horyalo waxey watan shati cadan ah io shati madow shati beseli sh kofiyal cadan io madow ayey watan darbigan waa dirbi cadan ah

Meshani waa dhul cadan ah waxa yaalo Labobaquli owawe owax cadan ah kujiran iyo Labbocag jibsi gaduudan iyo doore ayaakudhaxjira cagagta waacaagag gaduud ah

Meeshaan waa meel banaan ah oo cadaan ah waxaa yaalo saxan qaxwi ah waxaa saaran baraafuun iyo baakadkiisa. Caleeman cagaaran ayaa kabaxaayo. darbiga waa cadaan. Baraafuunka waa madow, baakadka waa madow .

Meshani waa mel suuq ah waxa lugu gadayaa badar diir xagaran io diir jale ah io masego jawano ayey kujiran baco aya kurka kasaran

Meshani waxa iskuku imaday wll io gabdho waxey kala watan kalaro oo baluug ah io kalaro cadan ah weyna fadhan kubona weey taganyahin

Me Shani wa meel bar xad ah waxa is kugu imaday gabdho iya wiilal ah waxeyna waxeyna watan Calan ka buluga cadan iya madow gacantana ul ayey kuwatan Calan ka soomaliya

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa saaran sad qafiif ah oo baatiya iyo taraaxadiisa kalarka uu ka kooban yahay waa cagaar iyo jaale garbasaarka waa jaale. Armaajada halkaas kamuuqdo waa cadaan.

Meeshaan waa miis kalarkiisu waa madow waxaa yaalo mishiin toosh camal ah kalarkiisu waa madow iyo cadaan. Darbiga halkaas kamuuqdo waa madow iyo cagaar. Kursiga waa buluug.

Meshani waa meel Laami ah waxakuwara xarag dharkuweran derbigakalarkisa waa cadan odabaqah miis ayaa yalo mesha

Meshani waxayalo caag madow ah waxa kujiro sadex katiin kalarkis oow yahay dahbi cagan waa cag madow ah bagronka dabe shocaac aya kufuran waa cades

Meeshaani waa meel qol hool ah waxaa yaalo baakado kalarkoodu uu dahabi yahay darbiga waa cadays waxaa ku sawiran calanka buluuga iyo calanka gaduud ka

Meeshaani waa dhul banaan ah kalarkiisana waa cadaan waxaa yaalo saacad kalarkeedu yahay kalar dahabi

Meshani waxa ino yalo labo qando io mindi io labo fargedo kalarkis ow yahay cades io qalin dhulka oow yalo waa dhul cadan ah

Meshani waa miis laba saxan cadan ayaa yalo waxaa ku jira bariis iyo an salato ayaa ku jira saxan kalan tag aweey hilib dheyla ayaa ku jira cabitan galas ayaa yalo oo cambiya baa garoka dembana macuin

Meshsn waa mis waxayalo barfuun io bakadkis kalrak waa bsluug dhulka oow yalo waa cadan bagaronka dabe waaxaway cades io qahwi io cadan

Me Shani wa qol waxa yalo baakad wasaran mi shiin nakadlana wada habo mi shiin kana wa madow iyo cadan Me Sha lagadarayo lagademonayo wa jalo

Meeshaan waa meel carwo ah waxaa lugu gadaa dhar oo xijaab iyo saako iyo baatiyo darbiga kalarkiisuna waa cadaan iyo cadeys. Armaajada dharku kujirana waa cadaan.

Meshani waa jiko mees saran wax yalo kukar gudaha waxa uga jiro keeg kukarka kalarkisa waa madow io cadan

Meeshaan waa carwo waxaa lugu gadaa dharka raga waxaa yaalo suud kalarkiisu kala duwan yahay iyo fanaanad madow, qaxwi, madow gaduud iyo jaalo dhar kale ayaa gadaal kayaala.

Meeshaani waa miis madow ah waxaa yaalo sadex gareen kalaradooda uu kala yahay basali miis ayaa meesha yaalo albaabaka waa qaxwi miiska waa madow darbiga waa cadays

Meshani waxayalo bakado badan eey alsha kujiran kalarkode ysha waa seytuun io madow io jale io beseli

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo mishiin cadaan ah iyo biro, fiilo.

meshaani waa bor wax ku sawiran cak madow wax ku jiro katiin dhago farti dhago iyo gacan kalar kodu ow yahay dahabi

Meeshaan waa talaajad waxaa kujiro malaay kalarkiisu uu yahay gaduud iyo baraf cadaan ah. Meesha uu kujiro waa meel qalin ah.

Meshan waa dhuul kalarkis oow yahay cdes waxa yalo falawar qahwi oow kakobanyahay io cgar io gadud

Me Shani wa meel masajid ah waxa iskugu imaday will waxey watan qamisyo cad cad ah iyo qamisyo gudud ah iyo qamisyo seytuni ah iyo madow kalar ka dar biga masajid ka wa cadan dhul ku na wa cades

Meshani waa jiko kalarkedu yahay cadan dhulkan waa cades armaajo kore waa qahwi armajad hoose waa qahwi dhagax saran waa qalin

Meshani saxan cad ayayalo waxakujiro sedax rashin cunto jale ah cunto qahwi ah io cunto cadan io qaxwi iskukujiro mesha oow yalo waa mel cades ah

Meeshaani waa qol waxaa yaalo shan kursi iyo hal miis ah kursiga waa qalin iyo dahabi miiskana waa qalin iyo dahabi ah dhulka waa cadaan iyo qaxwi derbigana waa cadaan

Meeshaan waxaa inoo yaala seddex baakad waxaa kusawiran kan tinta lugu shanleynaayo oo madow ah.

Meshan waa dhul baban oo cadan ah waxayalo baakad madow ah waxa dulsaran kobo kalarkis oow yahay qahwi

Meshaani waa laami wax marayo cagaf cagaf kalarkiisu uu yahay jaalo niman iyo nago ayaa mesha xaqayaan oo tagan waxey wataan jakat oo jaale ah

Meshani waa mutuleel ocades ahwaxa yaalo caagag Afka kaxirxiran ocaw caw camal ah dhorxabo ah kalarki Sana uyahay kalar dameri dameriah

Meeshaan waa dhul waxaa taagan gabar yar maamadu waxay u fidineysa maro gabarta basaasad ayaa ag taalo.

Me Shani wa dhul banan o cadan ah waxa yala saxan o cadan ah waxa dul saran rooti Kalar kisu uyahay cades dhax da waxa cadan aya ugu juri korna wa jukuleed iya shay cagar ah

Meshani waa mel narxad ah ookabaxayo geedo cagarn waxa narayo gari cadan ah waxa mesh yalo mashiin kslarkis qahwi yahay alwaxyo aya nesh tagan

Meeshaan waa meel banaan ah kalarkiisu waa cadaan waxaa yaalo seddex dhagood oo dahabi ah.

Meshani waa mel lami ah waxa bakiman saf gari oo kslarkod cadan io baluug yahay io bajajo waxa jadhisan dabqyo kalarkis cadan io cades oow yahay

Meeshaani was hool waxa isigu imadaaya gabdho iyo wiilal miis ayaa hortoda yaalo warqad cadaan ayey ku qorayaan caafi way agyaalaan mobile way agyaalan laamigana waa buluug cadays ah

Me Shani wa qol waxa lagu xaqaya iskobaha waxa yalo fa dhi iya miis fa dhi ga wa cadan dhul ka wa cadan der biga wa cadan miis Kuna wa qaxwi

Meeshaani waa meel badda ah oo xeeb ah. Waxa saaran markad, markad ayaa meeshaan ku xeran, waxaa saaran markadka kurteyralo oo karrarkooda yahay gaduud iyo direyri iyo jaalo, markadkaan waa markad madow ah .

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo baaquliyaal qalin ah waxaa kujiro raashin aad u faro badan oo bariis kalaradiisu kala duwan yahay. Dhalo ayaa meesha taalo oo madow ah. Darbiga waa cadeys leyr cadaan ah ayaa kashidan.

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo falaawar dhulka hoose waa cagaar waxa ku dhex jira dhagaxyo falaawar kane waa baalal waa wayn ah waana cagaar darbiga waa cadaan armaajadane waa armaajo qaxwi ah .

Me Shani wa bakad wiil aya gacanta kuhayo baakadka wa cadan waxa ku dhegan jajar kalar kisu uyahay madow me sha uyalana waa mel cades ah

Meeshaani waa meel banaan ah labo nin ayaa taagan waxay meesha ku wadaan qurbo meeshaasi waxa ka muuqda masar albaabkeedu yahay buluug

Me Shani wa guri dabaq ah kalar kisu uyahay dar biga wa cadan al babka wa qaxwi mutuleel kana wa mutuleel cadana ah leer ka ka ifa Yana wa ler cadanah

Meeshaani waa hool mool ah waxaa yaalo dhar kalarkisa kalarka waa cadaan leerar cadaan aya ka ifaayo niman wax qorayaan

Meeshaani waxaa yaalo miis qaxwi ah waxaa saaran perfume iyo baakad kiisa kalarka perfume ka waa basali background waa cadaan falaawer cagaar ayaa meesha yaalo

Me Shani waxa yalo si ded cagadod kalar kodu uyahay gudud iya bulug iya meeri bagaran ka Dan Bana wa cades

Me Shani wa boor kalar kisu wa cadan waxa kusawiran labo caag o cadan ah waxa kujiro fananad iyo surwal kalar kisu bulug Calan uyahay iyo surwal cagar ah iyo funaanad cagaar shati cadan ayey wadata

Meeshaani waxaa yaalo maro waxaa dul saaran shay madow ah saxan ah waxaa ku dhex jiro ukun jikin afakaadgo iyo qajaar iyo banbanooni iyo karooto iyo canbo

Waaaaaa duni bilaa Dhar ah m.a istaqfullah

Mishaani waaadow sadax saxan ayaa yaalo cadaan kalarak dig sigane waa waa digsi kalr kiisun waa cadees waxaa ku jir hilib gaduudan mishaan bajiyo jibsi iyo kajab ayaa saran iyo saxan kale

Meshani waa boor kalarka okakobanyahay waa kalar cadan iyo jaalo waxaa yaalo mashiin kalarkiisu yahay madow fiilashana waa bulug iyo madow ah

Meshani waa lami waxa marayo baaboor ween oo mashiin korka kasaran yahay kalarkiis yahsy baluug gariga kalarkisan waa jale io madow

Meshaani waa talagad kalar keedu ow yahay madoow waxaa ku jira bacyo hilib ah iyo joog iyo digsi garafo iyo cano iyo kajab

Meshani waa mel barxad ah waxa joogan niman io naago wxey watan dhar cadcadan ah io qamis io jalbabo geedo aya kabaxayo agtoor

Meeshaan waa meel armaajo ah kalarkiisu waa cadaan waxaa saaran kartooman dhawr nuuc ah sida cadeys, madow iyo qaxwi ayaa saaran. Dhar waa cadeys.

Meeshaan waa meel masaajid ah waxaa joogo niman oo wato qamiisyo cadaan ah wayna fadhiyaan. Darbiguna waa cadeys daaqaduna waa qaxwi.

Meshani waa meel banaan ah asgar ayaa joogto dhar wexey watan bulug mar iyo fiilo yinka agtooda yala waa filoyin qalin ah

Meshan waa mel suuq ah niman io gabdho aya jogo waxalaku gedaya bagasha kartoman babuur io bacyo bulug ah aya kuyalo nin ayatagan mesha gabar yow wax kaibinaya

Meeshaan waa meel boor ah waxaa kusawiran cambuulo oo baaquli kujirto iyo macsaro iyo dhiilmadhiil. Saxan cadaan ah ayaa bariis iyo baasto kujiraan.

Meeshaani waa maro cad ay taalo waxa saaran katiinad iyo dhago gabar ayaa gacanta ku yahaysi waxay wadaa katiinada iyo dhagaha kalarkiisa u yahay dahabi

Meshan waxa yaalo guryo kalarkodu yahaycadan yahay geed ayaakabaxayo

Meshaani waa shilin morgan waxaa laku yahaa kartoman kalarkiisu oo yahay baluug iyo cadaanwaan kartoon bastaa

Meeshaani waxaa yaalo hool gabdho ayaa fadhiyo kuraasman cadaan ayey ku fadhiyaan xijaabka ay wataan waa xijaab gaduud ah iyo xijaab saytuuni ah

Meeshaan waa meel barxad ah dabaq ayaa kuyaalo cadaan ah. Geed ayaa kabaxaayo oo cadaan ah dhulkana waa bacaad.

Meshani waa miis waxayalo karton cadan ah waxa kusawiran sacad sacad aya dhulka talo kalarkedu madow io seytuun yahay filo yaa mesha talo oo madow ah

Meshani waa mel qol ah waxayalo kurasman kalarkis ow yahay qahwi miis cadan ah ayee yalo dhulkan waa cadan dirbigan waa dirbi cadan ah

Meshani waa dabaq waxa saran wll shatiyo cadan ah ayeey watan wll aya hoos tagan dhulka banana dhul geedo kabaxayan

Meshani waxaa yalo dhalo waxaa ku jira shey jala ah iyo shey fiyool ah dhulka uu yalo waa dhul madoow ah waxaa tagan nin ayaa tagan

Meshani waxa ino yaalo miis kalarkiso cadan yahay waxa yalo falawor caga oow ku jiro waa madow faloworka neh waa jaale io cagaar dirbiga waa cadan

Meshan waa mel bsnan ah oo bacad ah waxa kabaxayo geedo cagar waxakuyalo jigado kalarkis oo qalin yahay

Meshaane waa qol waxa yaalo miis xafisa ah kalrkiisu yahay kalar qalin ah wax yaalo kubiyutar cagar ah iyo shabaq bugaagat laku ridaayo darbigu waa darbi cadaan ah

Meeshaani waa boor waxaa ku sawiran cabaayad kalarkeedu yahay guduud iyo xafayad cagaar iyo xafayad madow jaale ah

Meeshaan darbi waaye kalarkiisa cadaan ah waxaa yaalo madow.

Meshani wa dhul waxa dasan karoto kalarkedu yahay jalo shabaq aya agagarehed ah

Meshan waa mel qol sh waxayalo kursi io fadhi kursiga waa qaxwi miskan waa qaxwi fadhigan waa cades io madow miskale cadan madow ah aya yalo roomi aya kufisan darbigan waa darbi cadan ah

Meshaani waxaa yalo caag madoow sed dahaba ayaa meshaan saran cagag kale ayaa hoos yalo dhego ayaa ku jiro bagaroonka dambana waa cadan dhulka uyalana waa dhul madoow

Meshani waa mel boor ah kalarkis yahay baluug waxa kusawiran digsi saxan io shaboyin io shabaq io cano aa kusawiran

Waa meel suburmarkat ah waxaa yaalo talaajad waxaa kujiro cabitaano. Talaajad kale ayaa kudhagan biyo caafi ayaa kujiro. Meeshaas boor ayaa kudhagan oo cadaan ah.

Meshaan waa meel lami ah wax joogan wilal waxeyna wataan shaati jaale ah iyo macwiis cadaan ah boorso madow gacnta ku watan

Meeshaani waa qol oo wayn ah darbigiisa waa qalin dhulkiisa waa madow iyo cadaan leer cadays ayaa ka ifaayo

Meeshaan waa meel hool ah waxaa iskugu imaaday rag kursi cadaan ah ayay ku fadhiyaan miis cadaan ah ayaa horyaala waxaa dulsaaran buug madow, caafi iyo muubeel.

Meshani waa miis oo cagaran waxayalo bomatoyin oo sided xalo ah kslarka ey kakobanyahay waa nanac kuleel

Meeshaani waa boor kalarkiisana wuu yahay baluug waxaa ku sawiram shaan booyin iyo biif baafyo ah kalarkana cagaar baluug iyo basali iyo gaduud iyo cagaar.

Meshani waa baboor gudihis ah kalarkis yahay kalar madow ah kursiga waa madow biraha waa madow geed aya geeskas kabaxayo

Meshani waa armaajo waxsaran cagag kalaradodo kaldugan caga usosukeyo waa cagar io cadan kankale waa baluug io jale

Meshaane waa ar maajo ayaa talo oo kalar kiis cadaan yahay waxaa yalo kab buud buud ah oo ciyaar toy ah kalar kiis ow yahay jaalo madow sey tuun bulug maari iyo madow

Meshani waa meel cadan ah waxaa yala alwaax cadees ah waxaa saran karem kalar kiisu nanac kuleel yahay iyo fur cadan ah fur madow

Meeshaani labo nin ayaa joogto bir ayey ku sameeynaayaan kalarka birta waa qalin shaati waxay wataan oo qalin ah

Meeshaan waa meel banaan ah oo barxad ah roog cagaaran ayaa fidsan waxaa yaalo kuraasman iyo miis cadaan ah. Geed cagaaran ayaa kabaxaayo. Miis madow iyo kursi madow na waa yaalaa.

Meshani waa karton waxa kujiro baco kslarkisa oow yahay baluug waxkale ayakujiro oo cadan ah

Meeshaan waa barxad waxaa jooga wiilal iyo gabdho ah hidayo dhaqanka ayay wataan gacanta waxay ku wataan calanka soomaaliya baluug ah boorkana waa boor baluug eh.

Meshan maro cad aya talo waxayalo dhego kalarkis oow yahay gaduud io qalin

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miis alwaax ah afar gabdhood waxay wataan seddex xijaab buluug ah midna xijaab jaale ah. Buug ayay wax kuqorahayaan.

Meshan waa qol miis ayayalo kobo ayayalo kalarkis madow io cades io cadan ayayalo

Meeshaan waa qol wiil ayaa dhex taagan cimaamad cadaana ayuu wataa iyo makarafoon madow cadaan iskugu jira darbiga kalarka marsane waa cadays.

Meeshani waa cadajo kalar keeduyahay cadaysyahay waxa yaalo suudh iyo surwaalo

Meshaan caag ayaa yala waxaa ku jira katiin iyo dhego iyo faranti katiinka waa dahabi farantigana waa dahabi dhegahana waa dahabi kalarkooduna waa kalar dahabiya

Meeshaan caagag ayaa yaalo kalarkiisu kala duwan gaduud, buluug, madow, cagaar iyo cadaan.

Meshaani waa hol gabdho sedax ayaa fadhiya miis ayaa hor yala xijabo cadan ayeey watan iyo gabasaro cadan daha albaabka ku yala aaa cadees iyo dahabi

Meshsni waxa ino yalo karton kujiro qudar kalarkis oow yahay babaay io qaro io moos io karoto

Meshani waa qol waxyalo kursaman io romi kursamad waa qaxwi romigan waa qalin io cadan dahmankan waa qalin darbigan waa qalin

Meeshaan waa qol labo daah ayaa kudhagan kalarkeedu waa gaduud iyo jaalo. Darbiguna waa cadaan.

Meshaani waa meel hool ah waxaa iskugu imaaday wiilaal badan kalaradoodu ow yahay shatiyada cadan iyo jalo gaduud iskugu jiran wiil ayaa fadhiya kuwana waa tagan yihiin

Meeshaan waa meel dhalo ah waxaa yaalo saxan qalin ah waxaa dulsaaran bac. Rootiyana way agyaalaan oo dahabi ah.

Meshani waa mel banan ah oo cadan ah waxayalo dilac io garbasar kalakis ow yahay dilac baluug io cades garbasarkan waa seytuun

Meshani waa miis madow ah waxayalo qadoyin aad uqorxun kalarkis ow yahay cades io cagar io qalin

Meshani waa mel dhismo kasocoto biro aya katagtagan oo qalin ah io alwaxyo

Meeshaan waa meel janjaro ah kalarkeedu waa cadaan. Waxaa yaalo dirdiiro nuucyadoodu kala duwan sida fiyool, cagaar, buluug iyo gaduud.

Meshani wa mel armaajo ah kalarkedu yahay qalin bakado biskud ah kalarkis oow yahay fiyol buluug jale hosna baco ayayalo

Meshani waa dhul banan ah waxayalo gajel madow ah io dahbi iskugu jiro darbigan waa dirbi cadan ah

Meeshan waa dhul banaan kalarkiisana uu yahay cadaan waxaa yaalo dhago kalarkiisu yahay dahabi

Meeshaan waa meel barxad nin ayaa marayaa goboda ayaa ka dhisan waxaa yaala miis baluug ah iyo miis cagaar iyo kursi cagaar iyo baluug ah

Meeshaan waa meel laami ah waxaa yaalo miis waxaa fadhiyo wiil oo kursi kufadhiyo waxaa miiska u saaran caagag midabkoodu gaduud iyo mid buluug ah.

Meshni mel banan ah geed cagarn aya kabaxayo ari aya mesh daqayo gurigan waa filo kalarkis banank waa qalin oo mutuleel ah dirbigan waa dirbi cades ah albabkan waa qahwi

Meshani waa qol waxayalo dahman kalarkis yahay cadan io cagar io qahwi darbigan waa dirbi cades ah dhulkan waa cades

Meeshaani waa qol waxaa joga arday gabdho dharka ay wataan waa jale darbigana waa darbi cadaan miis ayey wax ku waxay ayaan

Meshan waa mel banan ah waxa yalo caag cadan ah kalra madow ah hoos kawato waxa kujiro shati kalarkis yahay gaduud io jale io baluug darbiga daqdah kale cadan

Halkaan waa meel howl ah waxaa yaalo miis beeri ah iyo kuraas madowah. kuraasman ka waa cadays miisku waa cadays miiska waxaa saaran caagad iyo bakeeri darbiga waa cadaan mukayfkuna waa cadaan.

Meshani waa meelbanan ah waxa yalo bushkuleti kalarkisa waa kalar madow iyo balug waxa agyaalo cag baluah mashiinokale ayaa gadaashisa yaalo omadow iyo qalin ah

Meshani waa mel lami ah waxa kuyalo dabaqyo kalardoda oo kalayahay cadan io cades meshan albab aya kudhegan kalarkis qalin oow yahay tabelo aya meshan suran

Meeshani waa meel banan ah waxaa yaalo labao kurisi ah waa cadaan

Meshan afra nin ayaa jogto shahado ayeey isku dhiban boor aya gadan kuyalo oo baluug io cadan iskukujiro suud madow ah ayey watan io suud qalin ah

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa joogo wiil yariisa oo xafaayad wato.

Meshaani waxaa inoo yala sedax kartoon kalar kiisu uu yahay cadan dhulkuu uuyahay dhuul madoow ah

Meshaan waa guri kalarkisu yahay saytuuni albabadisu waa qaxmid armajadana waa qaxmid dhulkuna waa dhul dagan ah

Meeshaani laba wiil ayaa fadhisa kaban ayeey ku tumayan gadasha dembane ne kalarkiisu waa qaxwi maryo hidaha iyo dhaqanka oo gaduuda ah ayaa mewsha ku xiran shati cadan ayuu waraa

Meshani waa mel carwo ah waxa lakugada cabayado madow ah kalarkis io beseli io gadud io cadan

Meshani waa mel lami ah wll ciyartoya aya ordayo waxey watan fananad cadan ah sarwal gaduudna io sarwal madow ah babuur aya halkas tagan oo asina cades ah

Meshani waa meel hol ah kalarkuu kakoban yahay waa cadan iyo ibaluug calan iyo baluug oo mugdi ah

Meshaani waa qol waxaa yala kursi miis miiska dhalo ayaa dulsaran oo madoow ah miiska waa qaxwi kursigana waa cadan iyo qaxwi bir qalin iyo madow ayaa dhuulka tala daha waa cadan

Meshaani waa qol waxaa yala miis kalarkiisu yahay madoow iyo dahabi falawar ayaa saran dhulka hoosana waa cadan dhala ah bugag ayaa saran falawarna wuu dul aaran yahay derbigana waa cadees dhulkana waaa cadeees

Mishaani waa mel duur ah kalrkiisu waa buluug waxaa ku qoran kar kalar kiis u yahay dahabi labtoob aa mish yaalo oo kal. furan

Meshaani waa boor waxaa ku sawirana nin wuxuu wata surwaal cagar suun madow ayaa dheexda uga xiran boorka kalr kisa waa cadan iyo gaduud

Meeshaan waxaa yaalo baaquli qalin ah waxaa kujiro galay jaalo ah gabar ayaa gacanta ku haysa. Dhulkana waa madow.

Meshaani waa meel lami ah oo madow ah lami ayaa lagu fidinaaya niman ayaa tagan wexeyna wataa jakado cagaar ah kofiyada jale ah wexey watan iskoobe iyo badiil

Meshani waa hool waxaa yala kurasman ayaa ku safan oo qalin ah miiska waa qalin iyo cadeea nago iyo niman oo ashari yaal ah ayaa fadhiyan derbiga waa derbi oo qaxwi ah nal xadees ah ayaa kashidan

Halkana waa qol waxayalo miis qado ah kursamanka waa cadan io madow miska maro cadan ah aya kufisan darbiga waa cadan daha waa cadan io madow armajada waa cadan io madow albabka waa cadan

Meshaani waa meel boor ah kalarkisuna waa cadan waxaa ku sawiran warqad oo saran saxan jibsi hanbegar saxankaas kalena biidsa ayaa saran

Meeshaani waa meel hool ah dhulkiisu cagaar yahay waxaa yaalo miisi iyo jaranjaro ayaa yaalo kalaradooda waa dahabi darbigana dahabi mara cagaaran ayaa suran gabar ayaa tagan oo heeseesa

Meshani waa dirbi kalarkis waa cades waxa suran caag cadan ah waxa kujiro shati balug ah didimo cagaran nin aya mesha kusawiran boorka

Meshani waa hool oo mashiin iyo matorooyin bir ah ayaa yala wiil ayaa kor tagan shar qalina wato oo isoo firinayo leer dahabi ah ayaa mesha ka daran

Meshani waa mel banan ah guri aya laga dhisaya wan guri qabyo ah dhagacman aya yalo oo dirbiga kudhisan alwaxyo io biro aya katagan

Meshani waa meel baqar ah waxaa yalo miis bir ah birahana waa biro dameeri dameeri ah iyo buluug iskugu jira bulug ah biro korkodana waa saran yihiin

Meshani wa miis qalin ah waxayalo saxan toorto aya saran kalarked madow io cades yahay ninac aya kufirdhisan

Waa miis saxan dahabi ah ayaa saaran waxyaabaha guriga lugu qurxiyo ayaa saaran kalarkoodu waa cadaan iyo fiyool. Ubaxna waa fiyool daagaroonka dambana waa cadeys.

Meshani waxa suran sadex sako cagag cadan ah ey kujiran baluug io balug calan ah io seytun bagaronka dabe waa cadan dhulka eey yalan waa cadan

Meshani waa meel dugsi ah hol wayn ah waxaa jooga gabdho dhulka ayeey fadhiyan wexey watan xijab buluga iyo xijab madow xijab seytuni ah derbiga waa bulug iyo madow dhulka ey fadhiyana waa dhul gaduudan

Meshani caag cadan ah ayaalo waxa suran katinad kalarkeedo yahay dahabi dhulka oow yalo waa dhul cadan ah

Meshani waa ino yalo caag cadan ah waxa kujiro sarwal madow ah dhulka ow yalo waa cadan io qahwi darbigan waa cadan

Meshaan caag ayaa inoo yaalo cadan hoos neh madoow ka ah waxa ku jiro funanad kalarkeedo uuw yahay qalin dhulku oow yaalo waa cades dirbiga neh waa cadaan

Meeshaan waa miis maro ku fidsan waxaa saaran saxan canbuulo ku jiro iyo weel alwaax ah saliid iyo bun qaandana ku dhex jirta

Meshani waa miis waxa saran saxan alwax ah waxasaran baquli ween io baquli yare baquliga wen wax cadaan ah aa kujiro baquliga yaris wax gaduud yaa kujiro maro aya dushana kasaran gadalnah waa qalin bagaronkis dabe

Meshaani waa qol wilal ayaaa jogaan dhar baluug ayeey wataan iyo kofi baluug iyo jaalo ah bir ayeey al xamayaan wax mushin mushin ey gacanat ku wadaan darbigu waa darbi cadeesa ah

Mrshani waa miis cadan ah waxan ylo cabitan kalardoda kaladugan kalark waa kalar gaduudan io kalar jale ah io kalar beseli ah cagagtan waa cagag cadan ah

Meshana waa mel barxad ah geed aay kabaxayo gabdho io wll aa iskuku imaday dabdhay dhar cadan ah ayey calan buluug ayey dilac kakor watan wllshan shatiyal cadan ah ayey watan

Meshani wa mel hol ah waxajogo wll oo gabdho waxey watan wll suugag bulug ah io cadan shatiga kursi cadan ayey kufadhiyan

Meshani waa mel wll aya jogan oo wax nadafinayo waxey watan dhar baluug io baluug biyobiyo ah nin aya wax tusaayo warqad ayoow gacanta kuhaya suud qalin ah ayow wata darbigan waa dirbi cades ah

Meshani miis ayaa yalo gabar ayaa wax ku qornaysaa xijabka ey wadatana waa xijaab basali ah derbigana waa derbi cadees ah

Meshaani waa boor waxaa ku sawiran qudar basal afgaadho qajaar liin macan baradho yan yo iyo kabasha mise an salaato

Meshaani waa miis mar cadan oo bursh burshl ah ayaa mashani fidsan waxaa yalo salid caag cadan ki jurto bakadna wuu yala kalarkisu na waa cadan naag tima dhe dheer ayaa ku sawiran waxa madoow

Meshaani roob ayaa da aay meshan dhan biyo ayeey noqotay bajaaj yo ayaa maraya kalrkisu gaduud yahay derbi ayaa meesha ka muuqda oo cadan ah derbi ayaa mesha muuqdo oo cadan albabkana waa albaab nanac kuleel ah

Meshani waa masajid kalarkisa waa cadan geedo cagar aya ka baxayo niman aya jogo khamisyo cadan ayey watan iyo khamisyo madow ah

Meshaani waa filo qabyo ah la dhisayo kalarka filada waa cadees nin ayaa meesha joogo alwaxyo ayuu gacanta mu wadaa dhulkana alwaxyo ayaa yalo

Meshaani waa meel cadan ah waxaa yala sacad kalr kiisu yahay dahabi shexdana wexeey ka leedahay madow

Meshan waa lami gabar aya tagan xijaab madow ah ayey wadata borarar aya kudhegan kalarkoda waa gaduud nin aya saran

Meshani matoor aya yalo kalarkisa u yahy kalar qalin ah darbiga waa cades nin aya tagan wuxu ku haya matorka gacantisa

Meshani waa meel banaan ah oo bacad ah jika ayaa talo deb ayaa ka shidan digsi qalin ayaa saran daboolkana waa qalin alwax ayaa meesha saran digsiha korkiisa gabarna way fadhisaa

Meshani waa garonka banonika lagu dheelo dadbadan aa dawanayo mesh shabaq aa kuxiran sedax nin aa gudaha kujirto weyna ciyaran dharka eey watan waa dhar jale sarwalkan waa jale

Meshani waa mel hool ah waxa jooga wll farabadan kursaman eey kufadhiyan oo bolug ah miis aya horyalo warqado cadcadan ah io boorso io labto ayaa agyalo

Meshani labo gabdhod ayaa fadhisah xijaab cades ah io xijaab jalo ayeey watan indha shareey ayaa mid wadato jingado waa qalin dahanah waa gaduud io cades

Meshaani waa meel waxaa yalo miis cadan waxaa yalo gedo qalimo camal ah bacyo ayewy ku jiraan kalr kooda waa jaale basali iyo cagar iyo baluug bakadahana waa cadan iyo gaduud

Meshaani waaa banaan baraxad waxa yaalo tar muush cadaan bur jikane wey talaa wen shidantay waxaa saran digsi qalin ah iyo saliid oo bun ah ku jirto

Meeshaan waa meel dhismo kusocoto dhulkeedu waa bacaad iyo carro jajab ah biro ayaa yaalo iyo bulukeeti ladhisirabo.

Meshaani waxaa yala sedax sako cagad ayeey ku jiran kalarka sakada waa madoow iyo seytuuni iyo gaduud dhabarka damba baagaroonka waa cadan

Meeshaani waa qol waxa yaalo labo sariir kalarkeedu qalin goa cadays iyo qaxwi darbigana waa cadaan

Meshaani waxaa yala caag madoow waxaa ku jira laba kol midabkiisu yahay dahabi laba kale caag ayaa agtiisa yaal oo madow waxaa ku jira laba dhalo kalarkiisu yahay dahabi bagaronka dembena waa qaxwi dhuulkana waa madoow

Meshan waxa ino yalo shati io sarwal io jakad jakada waa qaxwi shatiga waa baluug sarwalkan waa gaduud dhulka oow Yalo waa cadan

Meeshan waxaa yaalo kartooman kalarkooda cadan iyo qaxwi madow bulug iyo basali jaalo o dhuudhuban armaajo ayay saranyihiin

Me Shani wa qol hool ah kalar kisu uyahay cades dir boga babaronka wa cades iya qaxwi leer ayaa kadaaran

Meshaani waa hool waxaa fadhiya nimaan kursi ey ku fadhiyaan waa kursi madoow ah shatiga ey watan waa baluug ah

Meshani waa kalar cadan ah alwax ayayalo waxa dulsaran bomato kalarkedu yahay cadan furkan waa madow darbigan waa dirbi cadan ah

Meshani wa qol sariirda ayayalo barkiman cadan ah go bulug ah sarirta nanac kulel ah dhabarka waa qalin darbiga waa derbi cadan ah

Meshani waa meel banaan ah oo hada nah xeeb ah waxa yaalo biro waxa jogaan niman oo taag taagan

Meeshaan waa miis kalarkiisu caddees yahay waxa yaallo kabo kalarkoodu yahay qaxwo iyo madow madow iyo gaduud madow iyo ninac kuleel

Meshan waameel wado ah suuqayey kudhaxtalababur cadan ayaxagayalo iyo bajajmadow ah nin iyo nag ay wadadamarayo iyo dad qalin haya aywaxalaga iibinaya

Meeshaan maro cagaaran ayaa kufidsan waxaa yaalo seddex bac oo kalar ah faleembo ayaa kujirto oo jaalo ah bacahana waa cadaan.

Meshani waa meel hool ah waxaa yalo miis dheer ah agabka cabitanada iyo waxaas lagu sameyo ayaa yalo hoolka dhan waa wada madoow daqada iftiin ayaa kasoo gelaya

Meshani waa barxad cadn waxaa yalo kuraasman iyo miis geedo ayaa ka baxaayo waa cadees iyo qaxwi eyaga

Meshaani miis gaduudan ayaa yalo sacado iyo kamiro sacada waa madow kalarkiisu umadoow iyo cadan yahay bakadaha waa bakadahana waa cadan

Meshaani waa qol miis ayaa yaalo kursi ayaa yaalo kalr kiiso uu yahay kalar da habi ah ruumigu yahay rumi madow iyo dahbi ah iyo cadaan

Me Shani wa miis cadan ah waxa yalo qalomo nuc yadoda kaladuwan kalar kisu uyahay badali iyo seytun iya cadaan

Meshaani waa meel kawan eh waxaa iskugu imadaya dad fara badan wexey qalanaayan malaay weyna tag tagan yihiin

Meshaani waa meel. balak ah gaaricagaf cagaf ah ayaa yaalo kalar kiisu jaalo iyo madow yahay uu yahay kun teenar ayaa yaalo

Meshaani waa meel. dog ah oo badiyo ah gabar ayaay fadhiso geel ayaa ka baxaay geed ayaa ka baxaay aqal huur ah ayaa ugdhisan dhulkane waaa dhul. cos ka baxay

Meeshani waa qol mashiin ayaalo gabadh ayaa taagan darbigan waa darbi cadaana

Me Shani wa meel banan ah darbi gisuna u cadan ah boor ka gabar aya gacan ta kareen ku hey sa kalar kisu na wa kalar cadana iyo gudud ah

Meshan waa dhul bananah oo bacad ah gari cafcaf aya marayo kalarkis oo yahay jale

Me Shani wa qol kalar kisu cades dhul ka na cadan miis aya yalo qaxwi iyo cades iskujiro albabadu wa lababa cades ah

Meeshaan waxaa yaalo liin iyo kabsar caleen ah liinta waa liin cagaaran kabsartan way cagaaran tahay bac ayey ka soo bixinaayaan

Meshani waa qol waxaa yaala sariir qaliin ah waxaa saaran daawoyin sharoboyin ayaa saran kursi aya mesha yala dhulku waa cadan darbigana waa cadan

Background waa cadaan dhulka waa cadaan sidoo kale darbiga waa cadaan

Meeshaani waa miis waxaa yaalo saxan cadaan waxa ku jiro ukun madow iyo ukun

Meeshaan waa miis cadaan waxaa yaalo baaquli waxaa ku jiro suugo baaquli kale ayaa meeshaa yaalo ansallato ku jiraan

Mesha n waa Laami dhor gabdhod ayaa xaqaya iskoba ayaykahestan will kursi ayaamesha yalo gari ayaa meshamaraya kalarkisuyahay qalin dhulkana dhuldameeri ah gari yariis ah ayuwata

Meshan waa boor kalarkis yahay gaduud banankan cadan ah dalad biss ah aya mesha talo

Meeshaani waa baabuur waxaa yaala mashiin gawaari ayaa ku raran kalarka baabuurka waa madow iyo gaduud

Meshaani waa qol gabdho yar yar ayaa buuxo dhuulka ayeey fadhiyaan dhuulku waa cadan derbiga wàa cada xijabo wexey watan seytuun madoow qalin nanac kuleel iyo qaxwi

Halkaan waa jiko waxaa yaalo kuukar kalarkiisa cadays ah yahay madow yahay jalmad qalin ah ayaa dabka saaran taawo madow ayaa dabka saaran isku dabool waaye darbigana waa cadays.

Meshani waa bakad cadan ah waxkujiro bisso kalarkedu oow yahay dahbi waxa korka kaseran kajab io basbes

Meshani waa dabaq midna wa dhisan yahy midna hada dhismo ka socoto meshan wA bacaad nin aya tagan meshan

Meeshaan waa meel banaan ah dhulkeedu waa cadaan labo kursi ayaa yaalo oo fiyool biyo biyo ah. Sidoo kale waxaa yaalo kuraas kale oo madow iyo cadaan ah.

Meshani waa dhuul banaan ah waxaa yala bac cadees ah niman ayaa tag tagan bira ayaa meesha yaala oo mirir ah jakado oo gaduudan iyo jakado cagaran ayeey watan

Meshaani waa qol waxaa yaalo fadhi kalar kiisu yahay cadees iyo qaxwi dah waa cadees iyo cadaan darbig waa cadees dhukun waa cadaan

Meshan waxa fahiyo lix gabdhod xijaabo cadaan iyo madow iskugu jiro ayey watan miis aya aktoda yalo kalarka daahana waa gadud iyo dahabi

Meshan waxayalo cag madow ah waxa kudhexjiro katiin kalarkis oow yahay dahbi kuwakale oo kadabe waa cades

Meeshaani waa qol waxaa yaalo dhar kala kedisan kalarkiisu uu yahay qalin iyo madow miiska kadaal waa madow derbiga waa cadees dhulkana waa cadees

Meshani wa qol waxayalo sariir mato cad aa kufisan daha waa qalin io cadan darbiga waa cadan dhulkana waa qaxwi

Meshan waa poor cadana ah waxa ayalo Paluug iyo cagad cadana ah kalarkan wa akalar cadaana ah

Meshaani waa meel lami ah waxaa maraya gari niman ayaa marayo dabaq ayaa meesha ku yalo oo qabyo ah dhismo ayaa ku socota jingad qalin ah ayaa meesha ku xiran babuurkana waa babuur cadan ah

Meeshaan waa meel bakada oo lugu gado marawaxadaha iyo miiska iyo kuukarada ayi agab waa lugu gadaa baakadahaas ayay kujiraan.

Meshani waxa yaalo falawur cadan ah hos ayuu qawikayahay korna jaloayuukayahay derbiga na waaderbicadan ah